Kune zvitenda zvinokona kugare munyama yemuntu chisingaonekwi. Chozobuda papers nguva yakareba. Kune vantu nemasangano akawanda Ari kuita mihlangano yekufundusa vantu ngendaa yezvitenda zvakadaro kuti antu arambe veienda kohloyiwa kuti vaonekwe kuti avana ere chitendacho chisati chapararira.

Mikuhlani mikuru inotapurirwana kubudikidza ngemhepo yatinofema nekubatana nyara ,inoda kudzivirirwa kuti isatapuriranwa kuvantu, vantu vanopfeke zvinovhare miro nezvinovhare miri yavo yeshe nenyara.

Kune zvitenda zvinohamba kana kuparadzirwa kubudikidza ngemhepo zvimweni zvino paradzirwa ngemvura. Ngatigare takashonga kupfeka kunoita kuti tisaparadzira kana kubatira zvitenda zvinoparadzirwa ngenjira dzaka siyana siyana.

Denda rakadai ngereshura matongo idenda rinoda kudzivirirwa zvakanyanya ngatiteerere zvinenge zvakanyorwa mundau dzeshe dzetinohamba maererano nekutibtadziirira sei chitenda chakadai, ngatisaita vanhu vakawanda vatinohamba navo.

Kunobade kuramba mwakaningira kuti vari kukure zvakanaka ere vari kuenda ere kuchibhehleya kobairwa manaiti dzavo dzavanofane kubairwa kuti vasabarwe ngezvirwere zvakadai ndiana biripiri nana polio kana mheta makumbo.

Zvitenda zvimweni zvinotode kuti kana munhu ahluiwa ndizvo ayoende kunana chiremba vomuona votomucheka kuti vabvise chinenge chichinesa mukati mwenyama dzake. vanozviita ana dhokodheya vakadhxoka zvinoite kuti vasa batirawo chitenda chinenge chine mutenda wavo.

Tisambokorere kupfeke zvivhara muromo zvedu kunyanya tadaidzirwa kuti kune chitenda chinokone kupararira kubudikidza ngemumhepo kana vantu vechireketa veshe , ngatipfekezve munyara medu zvinoite kuti pakunyambochingamidzana chitenda chisapararira.

Kune zvikora zvakatoakwa zvinoshanda kuite mushando wekudziirire zvitenda zvinenge zvechipararira muanhu kunyanya zvitenda zviya zvisingakasiri kuonekwa ngemadziso zvinogara nguwa yakareba munyama mwemunhu chozobuda papaya.

Kune zvitenda zvinokona kuparadzirwa mumhepo kuito zvimweni zvinokona kuparadzirwa ngekufemerana kana kuti vantu vechireketa mata odarika pane umweni. Zvirwere zvakadaro zvinokona kudziirirwa ngekudxoka kwemene kuitira kuti vantu pavanenge vachireketa veshe vasatapurirana utachiwana.

Vantu vanokone kutosipureiva ngemitombo kudzivirira zvitenda zvinenge zviriyo mazuva acho. Kunyanya mazuva ebesha mupengo rekovhidhi nainitini. Vantu vaitoiswe mishonga veivhare miri yavo yeshe kuti vasapararidza kana kubatira chitenda.

Nguwa yakadai yekunaya kwemvura ,vantu vanotenderwa kana kukurudzirwa kuti vatendere vayana veutano vanohamba vechipfapfaidze mitombo yekuuraya utungq hwakqdqi ngentunga mumbatso mwedu.

Kune zvitenda zvevana vadoko zvinokona kuparadzirwa kubudikidza ngemumbepo kubudikidza ngesangana kunenge kweiite vana zvitenda zvakadaro zvinode kuende kobairise vana zvikone kudzivirirwa.

Zvimweni zvetingaita kudzivirira ntenda dzakadai ngedzinotapuriranwa dzemhepo kana kutapurirana nekuchingamidzana tinofana kutopfeka zviraramiro zvinoite kuti tisabatira zvirwere zvakadaro.

Muntu weshe une kodzero yekuona nyaya dzeutano kuona mvura yakachena yekushandisa kuti kana muntu abva kuchimbuzi akone kugeza nyara kana muntu asati arye chekurya akone kugeze nyara muntu weshe unode utano hwakadai

Mvura yakachena inokuridzirwa maningi kunyanya kuzvikora kunoonekwe vana vakawanda pandau imwe vana ngavapuwe mvura yakachena zvinoite kuti zvitenda zvakadai ngemanyoka zvisabate vana.

Muntu wese kuhlanganisire vana vadoko nemadzimai ,vane kodzero yekuwana zvinoita kuti vararame mundaramo mavo panyaya yezveutano, ngatikurudzire vana nemadzimai vaende kuzvibhedhlera.

Masangano makuru makuru pashi reshe arikuhamba nekudetsera nyika dzinenge dzisinga kwanisi zvakanyanya kuti dzipe vanhu utano hwakakwana kazhinji kacho vanope nyikadzo mare yekuti vadetsere vanhu vavo munezveutano.

Chido chepashi reshe kuti muntu weshe awane hutano hwakanaka kunyanyanyanya mvura yakachena mvura inoita kuti vantu vasaparadzira nezvirwere kana vakaishandisa mvura yakachengetedzwa.

Mvura mutombo, muntu weshe unofanirwa kuwane mvura yakachena kuito kuti zvitenda zvakadai ngemanyoka zvisatapuranwa mundau inogara vantu. Vanhu vakone kumwe mvura yakachena.

Vanhu vanodakara maningi mazuwano ngendaa yekuti vakuwanawo mukana wezveutano vechiwanazve zvavanoda kunyanya madzimai akupuwa zvavanoshandisa pavanoenda kunguwa dzavo. Izvi zvodadisa mazuwano ngekuti havachabatiri zvirwere zvinokonzerwa ngekushandise zvisingatenderwi.

Zvinei nezera remuntu vana vasharuka Weshe muntu une kodzero yekuti awane ee utano akone kurapwa zvinomugutsa zvinoite kuti utenda hwake hupere.

Dunhu reshe reAfrica ririkuneseka maningi ngendaa yezvitenda zvadai kupararira. Varikuhlangana gore rega-rega veitsvake njira dzingaite kuti zvitenda zvapedze vantu zvitenda zvidzakire.

Pashi reshe vantu vanokurudzirwa kuti vakwanise kuhanira nyaya dzeutano nyaya dzeutsanana dzakanaka vantu vanofanirwa kuwaniswa mvura yakachena kuitira kuti zvitenda zvakadai ngezvemanyoka zvisabata vantu muntaraunda dzakasiyana.

Masangano makuru pashi reshe, vari kushanda zvakagwinya kuite kuti muntu weshe zvisineyi ngekuti mutombo kana kuti unobve kuri, unofanirwe kuva achihanira zveutano.

Zvinopano mvura yadzara peshe peshe hurumende kubudikidza ngemapato anoona ngezveutano varikutse migodhi yakawanda mundaraunda zhinji izvi zvinodzakisa kupararira kwezvirwere zvakadayi ngezvemanyoka vantu vazhinji vomwe mvura yakachena .

Kune mabandiko akawanda pashi reshe anoona ngezvekuti utano kana kuti ruzivo rweutano rwaguma ere kuvandu izvi zvinodetsera kurwisa zvirwere zvakasiyana siyana pashi reshe. Hurumende zhinji dzirikuzvikurudzira.

Mabazi epashi reshe anoona ngezve kuchengetedzwa kweutano hwakanaka hwevantu ari kushanda maningi mundau zhinji dzakatsarukana kudetsere vantu kuti vaone ruzivo ngezveutano hunokone kukanganisa upenyu hwavo zvirwere zvizhinji zvirikurwiswa kubudikidza ngemapato aya.

Mvura yakanaka mundau yega yega ndiyo ino komba kuti vantu vaite utsanana hwakanaka pasina mvura apana utsanana hurumende zhinji dziri kushanda usiku ne masikati kuite kuti muntu weshe awone mvura mu ndau dzavano gara vantu vasa hambe mi mango ko tsvake mvura izvi zvino detsera mu utsanana.

Zvakanaka maningi kuti tinge tine munoningirwe vantu kunyanya vantu vayana vanenge vaine ndxondo dzakade kuti rashikei. Zvinokonzere izvozvo zvakawanda muntu unokone kunge ndxondo dzatorashika ngendaa yechitenda chemarariya chinenge chadzika midzi munyama mwako.

Vana mai vazhinjj vanopota pedzisira voita kunge ngondo dzarashika ngendaa yekunyanye kupinimidza maningi ngezve ndaramo, izvi zvinoda kuti vanhu vagare pamwe vaonesane nenyaya yeupenyu vanhu, vodetserana kuti vamweni vasanyanye kufunda.

Kubudikidza ngeku rware ndxondo kwe vantu vakawanda mazuvano ngenda ye zvinokonzeresa zvakadai ngekutora zvinodhaka kana kuite kufunga kwanyanya kune mbatso dzaka akwa dzino detsera antu akadaro.

Muntu unokona kuhamba usingazivi kuti ngonxo dzarashika nevanopona kuti vaone kuti muntu neasingazi kubara vantuvo ndovanokona kudetsera kuti vakutore voenda newe kwaunokona kudetserwa ndxondo dzipetuke.

vana vazhinji kuti vasarasikirwa nendxondo veikura vanode kumbovane nguva yekubhuiva navo. Voronzerwa kukosha kwakaita upenyu nezvinoite kuti varambe ndxondo dzavo dzakanaka. Vana vazhinji vanopinde munyaya dzemitambo kuti ndxondo dzavo dzirambe dzakanaka.

Nyaya yezvitenda chengondo yanesa maningi munyika vazhinji vanorwarae ndxondo vasingazii kuti vari kurware ndxondo inyaya yekunyanye kupinimidza maningi ngezvenyaya yeupenyu ngatidetserane kana taona umweni wedu asingachahleyi zvakanaka.

Ngatinaso kuningisisa maningi vantu vatinonga teigara navo kunyanya kuti ndxondo dzinenge dzichakakwana ere tikaone mwana kana munhu wounogara naye akanyanyo kunyararisa ngatifunge ngekuti ndxondo dzake dzichakakwana ere toenda naye kwaanofanirwa kudetserwa.

Zvitenda zvendxondo zvinode kudetserana. Kana taona vamweni vedu vashatirwa ngechitenda chendxondo ngatidetserane kuti ndxondo dzavo dzipetuke. Anamai vazhinji ndovari kunyanya kubatwa ngechitenda chendxondo.

Matambudziko eutano hwemusoro ari kubate vantu vakawanda mazuwa ano munhu unofanirwe kuziya kuti ndorarama sei kuti ndisabatire chirwere chemusoro ichi vakomana vazhinji vari kubatwa ndizvo ngendaa yekutora zvinodhaka izvi zvakanganise majaha mazhinji nendombi.

Kune zuwa rakatarwa revantu vasina ndxondo dzakakwana, vanorwara ngeutenda hwendxondo. Zuva iri rinorangarirwa pashi reshe kuti vantu vafundiswe ngezvekugara kana kuti vasapenga masoro avo.

Zvinopano zvibhehlera zvawanda muntu kana ukakuwara kana kurwara muntu wakukasira kuona kudetserwa nekuti zvibhehlera zvapadhuze tinodakara maningi veutano vanodetsera nekukasira.

Muzvibhedhlera nemumakirinika madoko ndoo munotange kuenda vantu kuoningirwa vasati vaendeswa kumberi kana utenda hwavo hwakanyanyo kukura maningi. Ngativhakachire zviro zvakadaro ndau dzakadaro tibatsirwe.

Chibhedhleya chega chega chine midziyo yekushandisa yakakwana apana chibhedhleya chinoboorwa chisina zvekushandisa tinobaabonga vakuru venyika vari kuite mushando wakakura kuti paonekwe chibhedhleya mundau yega yega nezvinodiwa kushandiswa.

Zvanaka maningi mazuva ano zvi bhedhleya kunyanya zveku makanyi zvane pokuti munhu abatwe hutenda hwakura aone pekumbo gara achi ningirwa nana chiremba nana mukoti aripo pa chibhedhlera.

Zvibhedhleya zvoone peshe peshe mumabuya. Zvodetsere vantu vakawanda ngekuti vantu avachagari nguwa yakareba pachibhedhlera vasina kudetserwa. Vantu voonazve nyaya dzezveutano nyore nyore.

Mu zvibhedhlera zvaka siyana siyana zvaka akwa ne hurumende mu ndau zhinji muno onekwe vashandi vemwo vaka siyana siyana vano detsere vatenda ngati ende ku zvibhedhlera zvedu zviri padhuze tiende ko detserwa variyo vano kona vashandi kuti detsera zva tinoda.

Vamweni vei kura madziso anoita eyi ite mashomani vamweni vano funga kuti kuroyiwa akusi ku roiwa inguva yakona zvino kone kurapika ngati ende ku zvibhedhlera zviri padhuze nesu vve madziso vano ende ko ningira vopuwa ma boni boni ano enderana ne dambudziko renyu.

Zvareruka mazuva ano, kune vasharuka nevayana vakaremara. Vaihamba mimango yakakura maningi kuende kuzvibhedhleya. Zvino pano varerukirwa, ngekuti zvibhedhlera zvaa muberere. Kwakutohamba padhuzepo kwatoguma.

Zvibhehleya zvawanda mazuwa ano muntu kufa ngendenda kwakuda ,peshe peshe pane chibhehlera tinobongaa vakuru vari kuita mushando kuti ndau yega yega iwane chibhehleya vandu vakawanda vodetsereka.

Hurumende irikushanda maningi kuti ione kuti ndau yega yega yaite chibhehlera kana kiriniki, izvi zvinodetsere vantu ventaraunda dzakatsaukana kuti vasahambe mumangu mukuru kutsvake kurapwa. Zvoderedzazve zvitenda zvinogone kukanganisa ntaramo yevantu.

Vana vezvinopano vanopinimidza kuti mitombo yekuzvibhedhlera ndiyo mitombo yega-yega. Vanoda kutofundiswa kuti vaziye kuti makwenzi avanogara navo ,mumbatso mavo kana pachivanze chavo, utori mutombo unokono kuvaponesa mundaramo yavo.

Vantu vanosise kudzidziswa zvakasiyana-siyana, ngendaa yezveutano hwavo. Kuti vanoita sei kudzivirira zvitenda zvakasiyana-siyana, zvinokone kubate mwiri yavo. izvi zvinoitwe ngevantu vanoshande kuzvibhedhlera.

Munhu weshe ukodzero yake kuti ange aneruzivo rezveutano, izvi zvinokurudzirwa kuti veutano kubudikidza ngevashandi vemuzvibhehleya vahambe mundau dzakasiyana-siyana veironzera vanhu ngezveutano.

Vantu vanokona kudzidziswa ngezvendenda dzakasiyana-siyana, kubudikidza ngemifodho inenge yakanamirwa mumadziro munohamba vantu vakawanda. Vantu vanokurudzirwa kuerenga zvavanenge vaona zvakanamirwa kuti vafunde ngezvezvitenda zvinonga zviriyo.

Kana kwaite denda rinonga ranesa muntaraunda mazuwa acho, vantu vanofanirwa kudzidziswa kuti wanopfeka zvakadini kuito kuti chitenda chisapararira kumunhu weshe mundauyo. Kana iri mvura yekumwa vanhu vanokurudzirwa kuchere mvura yakachena.

Mwana weshe kunyanya vana muzvikora kuti vakure zvakanaka nekufunda zvakanaka mundau isina zvitenda vanofanirwe kudzidziswawo ngezveutano kuti vanochengetedza sei kutapurirwana kwezvitenda.

Munthu weshe kunyanya vana vezvikora mavanoenda kobira veifunda vanoda kufundiswa ngendaa yezveutano nekuti pakawandiwa ndopanopararira zvirwere maningi ngatiende kofundise vana muzvikora ngezveutano.

Vantu vanofanirwe kuramba veikarakadzirwa ngezvekudzirirwa kwezvitenda zvinokone kutapukirana kubudikidza ngemhepo. Kana zvitenda zvinotapukira kubva muchekurya kuti vantu vasati varye chekurya vashambe nyara. Kana kuti vadhloke zvinoite kuti vasabatire zvirwere.

Vantu vanofanire kuramba veifundiswa ngendaa yezveutano izvi zvinokone kuitika mundau dzakasiyana siyana vantu vechiunganidzwa vechibhuyirwa ngezvekushandisa kunoitwe mitombo inenge yayo mazuva acho kunyanya vanoshanda muzvipatara vanofanirwe kuramba veifundiswa ngezvinenge zvechiitika munyaya yezveutano.

Vantu vazhinji vanofunge kuti mukakuvara zvekuguke marenje havachakonizve kuzohamba. Mazuva ano kogadzirwe tsoka dzogadzirwa dzinoite kuti muntu kana aguke murenje unopuve chiro kana chimuchini chinoite kuti ahambe zvakanaka, zvinoenderana nepaguke murenje vakwe.

I basa rehurumende kuti paite mutemo unechekuita ngezveutano vazise vantu muntaraunda dzakasiyana siyana kuti vaziye ngezve mutemo unenge uriyo mazuwa acho zvinoite kudzasire zvitenda munyika.

Kana ndau yavingwa ngechirwere, zvirwere zviya zvinotapuriranwa zvakaita semarariya, zvakaita sekorera hurumende inokasira kurumba kutume vezveutano vayende kodzidzise vanhu ngenjira dzakanaka dzekudzivirire chirwere ichi kuti chisatapurirwa kumuntu weshe urimundau iyoyo.

Vazhinji vakudetsereka ngekukasira ngekuti zvibhedhleya zvooneka ndau dzakasiyana-siyana. Vantu avachawandi kana kuyema mumutsetse vakaemera kudetserwa ngekuti vantu voenda kuzvibhedhlera zvakawanda zvakasiyana-siyana mundau.

Munorapwe vantu mazuwaano mwawanda. Hurumende iri kushanda ngesimba kuti ndau yega yega inge ine chibhedhlera padhuze. Vantu vari kubadakara mumakanyi ngekuti vorapirwe mudhuze nemwavanogara.

Zvibhedhleya zvaapeshe peshe mazuwaano zvodetsera vanthu kunyanya ana mbuya nana sekuru vanthu vakura avachahambi mimango kuende koonekwa ngemadhokodheya vozvionera padhuze.

Zvibhedhlera zvizhinji mazuva ano zvoite kuti vantu vayana vanonga vaine utenda hwakakura. Vanadzo mhatso dzekuti vafane kumbogaremwo veirapiva vari muzvibhedhleya veionekwa zuva ngezuva nezveutano. Zvinoite kuti vantu vasahamba zuva ngezuva kuuye kuchibhedhlera.

Vanoedza vehurumende kuvaka zvibhedhlera Mundau dzakasiyana siyana vantu vari kubadakara maningi ngekuti avachahambi koitsvaka kurapiwa muntu orapiwa kutsvakiwa Hutano.

Zvino pano kana kune denda rinonga ranesa munyika vekuzvibhehleya vanonyora machira avanonyora voisa pamadziro ezvipatata kuti muntu unouyapo neunodarika aone.

Zvinoonekwe muzvibhedhlera zvinokone kudetsere vanhu kUnyanya vanenge vakuwara mutombo yacho iriyo kana zvekushandisa kuti tsoka dzinenge dzakuwara dzipetukira e zveshe zvinoonekwa muzvibhodhleya ngatiende tindodetserwa kana taite dambudziko.

Muzvibhedhleya makawanda mitombo inowonekwa ngatiende tiende koona vanoshanda muzvibhedhleya kuti tiende korapiwa ngekuti zvibhedhleya zvedu zvaamwakawanda ndau zhinji dzaane zvibhedhleya.

Ngatidakare maningi mazuva ano ngekuti hurumende yakatirangarira. Muzvibhedhleya mwetinoende korapiva mava nemhatso dzinotengesavo mitombo yakadai ngeinotengeswa kumhatso dzinotengesa mitombo panze. Hino takukona kutenge mitombo pachibhedhlera patinenge tichirapiva.

Mazuva ano zvabaati jejeje hurumende yakatenderawo vayani vakazviemera vega kuti vakone kuvhura zvibhedhlera zvovo zvino kurapewo vantu izvi zvinoita kuti muntu weshe akone kuhanira zveutano hakuna muntu unoti handikoni kuhanira zveutano ngekuti zvipatara zvava peshe peshe.

Zvibhedhlera, ndau dzezveutano, indau dzinosiso kunge dziri muntaraunda dzakatarangana, kuito kuti munhu weshe ahanire ndau idzi. Vantu vasahambe mimango veitsvake kurapwa.

Mazuvaano zvabaati chakata zvipatara peshe peshe ikiriniki peshe peshe chipatara aa zvobaadadisa vantu havachahambi mimango yakakura kotsvaka kurapwa ngekuti zvipatara zvooneka nguva zhinji chochidiwa kwakuchiti dayi kwaonekwawo mishonga kuzvipatarazvo.

Zviro zvakadayi ngezvibhedhlera, makiriniki nemphatso dzinotengeswe mithombo zvinosise kunge zviri mundau zhinji dzakatsaukana kuite kuti muntu wegawega ahanire zviro izvi kuti varapiwe vadetsereke muwutenda hwavanonge vainaho.

Ite pano tsuna tsuna ngatiende koningirwa tisati padodori kana kuti apasati panyanya kurwadza tikachirera chitenda chinozotikurira kunyanya tikaita zvimaronda zvidoko ikona kunge iri gomarara rakutokaya ngatiende koningirwa

Kune mitombo yakawanda-wanda inokone kushandiswa kurape zvitenda zvinenge zvabate vantu. Kune michini zvakare inoshandiswa Kunyanyanyanya kuvatenda vayana vanorwara ngegomarara vaonekwe kuti chitenda vanacho ere vatange kurapiwa.

Ngatipurutane kana taende kuchibhedhlera ngekuti kurapiwa kwetinota kunosiyana tisati ngendaa yekuti bani wakabaiwe jekiseni, dei ndabaiwawo jekiseni. Zvitenda zvinosiyana, ngatitende zvatapuwa nguvayo ngemadhogodheya.

Kana musoro wapanda ngatiningire kuti chaite kuti musoro upande chiinyi. Ngatirumbe kuzvibhedhlera tooningirwa. Inokone kunge ritori dambudziko remwoyo, asi uri musoro unotema. Vanozviziya madhokodheya, ngatiende koodetsereka.

Kune zvitenda zvinokona kunyuka mutsoka dzemuntu izvi zvinoita kuti muntu akorera kuhamba ngenyaya yekurwadziwa ngaitiende kohloiwa kuchibhedhlera tionekwe chitenda chedu torapiwa zvinopera.

Taiti nguva imweni kutseperwa pane chakapinde mudziso mwangu. Ngatiende kooningiswa kuti chiinyi chaite kuti dziso rirwadze. Iriyo michini inoningira yotoona kuti mudziso mwako mwakutange tsanga todetserwa nguwa ichipo, tikanonoka dziso harizooni.

Munhu unokone kupera mbichana mbichana mwiri weito tsakara vanhu veito shamisiswa kuti ingaa ndenda rudzi kune zvitenda zvakadai ndiana gomarara zvitendai zvakadai ngezve shuga zvikone kupedze muntu mwiri mbichana mbichana ngato hloyiwa tionekwe pataka ema.

Ngatiningire zviro zvetinorya zuwa ngezuwa, zvimweni zvatinorya zvinokone kushaishe utano hwedu. Ngatiziye chekurya chinoite kuti mwiri yedu isashaishika pautano tirambe takagwinya.

Zvitenda zvirimo mazuva ano kazhinji zvinogara mungazi vantu vanohamba vasingazivi zvitenda zviri zviri mukatii munhu wasvika kuzvibhedhlera ndokwauniguma wobairwa. Wotooonekwa kuti mungazi mako mune zchutenda chakati wotoaomba kutorapwa.

Kune zvitenda zvinokone ushaishe ganda remuntu vantu vanenge vashaishike makanda vanokone kuenda kuzvibhedhlera voende kopuwa mutombo yekudzora inoite kuti ganda ravo ripetuke pandau.

Nyatiyaiye zvetinoronzerwa nevezveutano kunyanya zvetinofanirwa kuita kana kuisata kuita kuti mwiri dzedu dzirambe dzakagwinya dzisabatire zvitenda zvinodarika nguwa ngenguwa.

Kune michero ino kurudzirwa kuti vantu tirye ku chengetedza utano hwedu nokuite kuti mwiri yedu isabatwa nge zvitenda nyore nyore michero ino sanganisa makata peya ma mengo nema onyoni.

Muntu wega-wega kana taronzerwa kuti tine chitenda kunyanya cheshuga yemungazi. Ngatitedzere zvinonga zveidiva kuti chitenda chirambe chakadzakira chisanyanye kuti rwadza.

Mazuva ano cha chingezi vantu avacha neseki ngeku tsvake zvitenda zvinenge zviri mavari chisinga kasiri kubuda vantu vao shandisa michini ye mazuva ano kana foni yako muntu unokona kuyi shandisa woto ona kuti une chitenda chakati woto tsvake mutombo wacho nguva ichipo.

Zvitenda zvemukati mwenyama zvinonyanyenye kurwadza vantu mazuwano kunyanya vantu vati kurei, vantu ava vanotenderwa kana kukurudzirwa kuenda kuchibhedhlera kohloiwa kuti vapuwe mitombo inopedze marwadzo.

Zvimweni zvitenda zvinopinde mukati mwenyama yemuntu, chotsakadze muntu mbichana-mbichana muntu asingatozii kuti pane chitenda chiti mukati mwenyama yakwe. Chitenda chakadai necheshuramatongo kana chegomarara chinokona kutsakadze hutano hwemuntu mbichana-mbichana. Ngatirambe teiende kuoningirwa kuzvibhedhlera

Nyaya yemwoyo kana mapapu netsvoo zvitenda zvinonyanya kubata vantu maningi kunyanya vantu vati kurei ngatirambe teienda koringirwa miri dzedu kuti atina zvitenda ere munhengo dzedu idzi.

Iriyo michini inoona denda remuntu mukati mwenyama dzakwe, ngatiende tineutenda. Nyangwe tisikahuzwisisi munoozvizwisisa mwaakuchibhehleya ngekuti kune michini inokone mushandowo.

Tine matenda anenge akura maningi ayani zvokuti muntu unonga asingachakoni kana kumwa mutombo ngemuromo kana maphirizi, kune mitombo inoshandiswe kuiswe mumvura yoturikwa kwakubaya ndaiti mutombo wotoshanda.

Simbi dzinoonekwa kazhinji kacho muzvibhehleya zvedu zvinobaadetsera maningi simbi idzi dzinoningira chitenda chinonga chiri mukati mwemunhu chitenda chisati chaoneka asi nyama dzinenge dzeipanda worootama kuti chinyi chaite kuti mwiri ipande asi wagumeyo vanoshandise michini iyi yotobudisa pachena chitendacho.

Kana munhu azwe chitenda rumba kuchibhehlera chiri pedhuze newe. Kune mitombo yakawanda inoshandisweyo inoite zvekubairwa yekuti kana ukaibairwa kana kumwa unozwa mwiri Yako yotopora ende unokasirazve kugwinya.

Mazuwano azvichanetsi kuona muntu kana une chifo munyama mwako kwane michini yepadera dera inokone kutoona chitenda chako munyama mwako. Zvotodetsera madhokodheya neveutano kuti vaziye mutombo wekukupa.

Chirwere chakadai negomarara chirwere chanesa mazuwano, chirwere ichi chinotode kuti munhu akasire kuonekwa nguwa ichiripo otopuwe mishonga yekuchirapa. Michini yakawanda inodetsere kubudisa chirwere ichi pachena.

Mumhatso dzinoningirwe vantu zvitenda zvakasiyana siyana zveizonohloyiwawe kuti chitenda chiri mungazi mwako kana muweti mwako ngechei vantu vanoshandemwo kana iwewe weipindemwo unofanirwe kupfeke xubo dzinodiwa futi usaparadzire zvitenda umwomwo.

Imweni mitombo inodekuite ekupima, kuti muntu ungapuwa zvakawanda sei nekurema kunenge kuchiite muntu wacho. Zvinoitwe kuchibhedhlera mumhatso inoonekwa hutenda hwevantu nekutesitwa ngazi kana weti dzevantu.

Kana muntu une dambudziko mukati mwenyama dzako usingazwisisi chinoita kuti nyama dzipande, veku chibhehleya vanokone kutora weti yako voendese kumbatso dzinoningirwa zvitenda zvevantu voona kuti chitenda chako ngecheyi, wopuwa mutombo.

Vanohloya ngazi dzevantu muzvibhedhlera vachishandise michini yakasiyana siyana. Vantu tisatye kupinda muzvibhedhlera kana mumhatso dzinoningirwa vantu ngekuti ndoomunopere mushando weshe kuti chitenda chionekwe chione kurapwa.

Vantu vazhinji kana vaite utenda hwakakura vaga kuchibhedhleya vanoiswa mumhatso dzinenge dzakagadzirirwa izvozvo kuningirwa utenda voata pamubhedha vaihloyiwa ngemuchini inenge irimwo.

Ndau dzakadai ngemalabhoritari dzinodetsera kuongorora chirwere chinonga chechirwadzwa ngemuntu. Izvi zvinodetserazve kuti madhokodheya akasire kuziya mitombo inokonokupiwa munhuwo kuti arapike.

Nyaya dzekubate vana zvakanaka inyaya dzinode kutofundiswe muntu kuti aziye kuti ngezveutano hwevana zvakaeme zvakadini. Anamai ngatiende kuzvibhedhleya toosvika tobhuirwa kuti tinongwarira sei vana vedu, nekuenda navo kuovabairisa.

Kune vana voitawo vana vavo mazuva ano ngati detsere vana vakadaro kuti vanase kuziya ngezveku rerwa kwe vana kuti vana vano rerwa zvakadini ndokuti mwana waenenge ayita aitewo utano hwaka gwinya.

Ana mai ngatiende ngevana kuzvibhedhlera kovabairisa kana nguvayavo yekuti vapiwe mitombo kana majekiseni anodzivirire zvitenda zviyanhi zvinouraya zvitanhatu .

Ana mai vanofanirwe kuramba veitware vana vavo veienda navo kuzvibhedhlera kuti vaende koobairwa kana kurapiwe zvitenda zvitanhatu zviya zvinouraye vana kuti vana vedu vasabatwa ndizvo pavanenge veikura.

Kune zvitenda zvinodzivirirwa kubva kuvana zvitenda zvitantatu zvinoite kuti vana vakure vakagwinya kana vadzivirirwa. Ana mai vazhinji vanonase kuziya ngekuhamba kunoita zvitenda izvi voende kobairise vana vavo.

Nyaya yekubatsirwa kwaanamai vayana vanenge vaine pamiri kana vanorera vana vachiri kukura. Inyaya yakanaka inoda kuti muntu weshe anamai vazviziye kuti vanorera sei vana nekuchengetedze vana veikura.

Kubereka kwakanaka maningi asi chinodiwa kudzidzisa ana mai kuti vanobata sei vana kana vachinge vabereka vana vavo. Vana vantu vanode kubatwa zvakanaka kuendawo nevana kuzvipatara koningirwa kobairwa majikiseni avo aya anodziirire zvirwere zviya zvinonesa kuvana vadoko.

Nyaya yekubarwa nekungwarirwa kwevana vadoko inyaya yakakosha mundaramo yedu sevantu. Vana vanofanirwa kuningirwa nguva zhinji kuti utano havo hwakaema zvakanaka ere. Kuti vakure zvakanaka vave vari vana vane utano hwakagwinya.

Michini yemuzvibhedhlera yakasiyana siyana imweni inotora ngazi yemuntu yoningira kuti mungazi mune chitenda chakadii kana chirimwo yotokomazve nemutombo unofanwa kushandiswa zvabainaka mazuwa ano .

Kudhaya madhokodheya ainingire mutenda obatabata mwiri wakwe voona madziso akatsvuka, vototi unorware ngechitenda chakati, zvinopano akuchina izvozvo kwaane michini inoona chitenda kubva pamwoyo kuguma pekupedzisira unonge weitoonekwa kuti unorwara ngechitenda cheyi.

Zvimweni zvinoshandiswa muzvibhehlera, zviro zvinoita kuti vantu vakasire kuonenekwa nhenda dzavo vorapiwa. Ngatiende nenhenda yeshe yatinenge tinayo tinobetserwa, michini irimwo muzvibhehlera.

Kuzvibhedhleya kunoshandiswa michini nesimbi dzakasiyana siyana dzinoite kuti mishando yemadhokodheya ureruke simbi dzakadaro kana dzirimwo muzvibhedhleya zvinoreruka maningi.

Tinoenda, toite zvatinenge tanzi tiite ngemadhogodheya. Tisarambe ngekuti ndovanoziya kuti muntu unorapwa zvakadini kana muntu auya nenhenda yeunonga uinayo. Ngatitende zvavati tiite ngekuti michini yacho inodetsera maningi.

Kune amweni vanenge vaine zvitenda zvaka nyanyo siyana siyana ,yakadai kunge chitenda che asima uriyo mutombo kana muchini inoti wagumemo uno pfumbwa kuti mhepo itutsire, iriyo michini yakadaro ngatiende kana taita ndenda dzakakura kudaro toringirwa pakurapiwa .

Mune muchini inokone kushandiswa muzvibhedhleya kune vayana vanonga vaine matambudziko emarenje kana vanotenda hwanyanya vasikachakoni kuhamba vega vanobetserwa ngezvinenge zvirimo muzvibhedhleya kuti vahambe kusvika pavanofanire kuhambe kooningirwa.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera inokona kuona zvitenda zvinenge zvinemunhu kana kudetsera kugadzire miri unenge washata zvakaita semirenje, kune michini inokone kuitwasanura kana kuti makodo apetukirane.

Chirwere chedutumupengo checovhidhi chakauraya vanthu vakawanda ngekuti chakasvika vanthu vasikazii kuti chinodziirirwa sei. Nokuhamba kwenguwa vanthu vakatanga kubairwa majekiseni kuti vasabatwa ndicho chirwere kana kutapurire vamweni.

Hapana chibhedhlera chisisina muchini yekushandisa muma labhoritari mwavo kuita vaone zvitenda zvinenge zveinesa vantu , kana kuti vadetsere vantu nezvitenda zvawo. Chingange chitenga chinoda kuti muntu atutsirwe ngazi kana kuti kututsirwa mvura. Zveshe zviri kuitwa muzvibhedhlera zvedu.

Cheshe cheshe chaitika pauri muntu kungaa kuremara unoende kuchibhehlera woguma woningira voona kuti vanga shandise muchini wakadinini nemichini yavanonga vainayo muchibhehlera mwavo kugadzira chakakuwara kuti chizdoke pandau.

Chimwe ngachimwe muchibhedhleya chine zvechinoshanda. Madhokodheya nevashandi vezveutano vanoziva mishando yemichini inoonekwa muzvibhedhlera mavo, vanoishandisa kuhloya zvitenda.

Vamweni vanoite zvekusunge marenje ngetamba kana vakuwara ngekuti kwai kuchipatara akuna zvinokone kuti detserw iriyo michina inokone kushandakupetudza Makodo akone kupetuke pandau pawo kana achinge ashaishika.

Kana anadhogodheya veite mushando ,kunyanya mushando wokucheka anamai vanenge veyisununguka kana vana vanenge vaine zvinonetsa munyama mavo zvinodakuitwa kuchekwa vanoshandise michini inowonekwemo ,michini yakanaka isingakonzeri zve zvimweni zvitenda.

Kune zvakawanda zvinonyanyo kushandiswa muzvibhedhlera, kuyito kuti upenyu hwevantu husaparara, zviro zvakadaro zvinoshandiswa ngevantu vane ruzivo hwazvo, kuyito kuti vantu vapone mavanenge vachirapiwa.

Vanoziya ndoomadhokodheya nevanoshanda muzvipatara kuti muchini wakadayi unoshandiswe chiini. Vanhu ngatiende tooningirwa ngekuti iriyo michini inokone kuona zvitenda zvedu totorapiwa kana kupuwe mitombo.

Zvimweni zvinooneke muzvibhedhleyayo zvinoshanda kunyanya kubatanidza kana makodo anenge akaguka. Vanoshandise michini yavanenge vainayo muzvibhedhlera kuti makodo abatane kana kuti pakakanganisika papetuke pandau.

Vanokone kutoshandise muchini muzvibhedhlera kuboora kuite kuti vaise chimweni chiro chinenge cheide kugadzirise panenge peide kugadziriswa. Inorwadza kuishandisa kana kuishandisirwa asi vanenge veitorape nhenda.

Vanoona chitenda cheshe chaunonge uinacho apana chino korera ngekuti vanayo michini yacho yeku hloya usagega usatya kuendayo apana chino uraya kuto poneswa ku zvi bhedhlera ngekuti chitenda chedu vanoto chiona.

Kana muntu vakuwara ingaa nyara kana murenje zviriyo zvinoshandiswa kusunga pamurenge pako kana pamuoko wako kuti makodo apetukurane abatane zvakare.

Madhokodheya vantu vakabayi funda maningi vakafunde zvakawanda zvinoite kubetsere utano hwevantu vakafundiswe kushandise michini yemwo muzvibhodhlera kuite kuti ione zvitenda zvinenge zvauya nevanorwara.

Unobvuma wotoningirwa muchibhedhleya wotoona muwiri wako weshe kana chiri chipfuva chotoningirwa kuti pane besha rinenge riri munyama mwako kana kuti pane chiro chakapinde mwauri chisingafanirwi kunge chirimo vanozviona kubudikitsa nemuchini iri muzvibhedhleya mazuva ano.

Michini yekuongorore zvitenda, yakawanda muzvibhedhlera. Tokumbira kuti kana kuzvibhedhlera zvidoko zvinenge zviri mukanyi zvingewo zviine michini yakadaro kuite kuti vantu wasahamba kuende kuretu weiningire michini yakadaro kuti warapiwe.

Vakaremara vasingakoni kunyasa kuhamba zvakanaka ngenda yemarenje kurwadza iriyo michini yanokona kupuwa kuzvibhedhlera inokona kuvadetsera mukuhamba kana kuti murenje yawo ipetuke pandau.

Muzvipatara zveshe zvinodiwa kuti muntu aringirwe kana kuhloiwa zvadzara. Ngatiende nematenda kana taite ndenda toende koningirwa kuchibhehleya torapiwa tinopona, dzayo michini.

Zveshe zvinodiwa kuzvibhedhlera zvinowanikwa ngatiende kuzvibhedhlera toningirwa nekuti hapana dambudziko rako rinokona kusaonekwa, kana raonekwa mitombo, zvekushandisa kuti ripere zviriyo.

Zvakawanda zviro zvinoshandiswa muzvibhehleya kurapa vantu vanenge vauya nenhenta dzakasiyana-siyana, madhokodheya nevamweni vanoshande mumhatso dzinoningirwa zvitenda ndovanotoziya kuti zvinoshandiswa chiinyi kana kuti zvinoito kuti nhenda yakati ipere.

Vanozviziya vanokone kuzvishandisa vakazvifundira kuti simbi yakati inoshande pakadini. Vanozviziya kuti chitenda chakati chinoshandisirwe muchini wakati, kuti chikone kurapika.

Murimo munohloyiwa vantu muzvibhedhlera mune zvakakwana zvekuti kana muntu abvuma unonzi avatepo avata votange kuite mushando wavo veiona chinenge cheinetse muntu mukati menyama dzake.

Vanotozviziya ngevakazvifundira kuti zvikwanisiro zvemuzvibhedhlera zvavanoshandisa kana veirape vatenda zvinoshandiswa pakadini, nguwai, zvinoshanda pachirwere chakadini.

Mazuva ano kune muchini inoshandiswa inotokomba nenguwa kunyanya payani panenge pachivhiiwa muntu muchibhehlera inenge itori nenguwa yekuti vaone kuti vanopedza nguwai.

Muntu unokono kuendeswa kumbatso ine michini yekuti wongumwemo unonzwei garaapa woita maekisasaizi zvinokone detsera ndenda yaunenge uinayo kana kutwasamudza nyama dzako kuti ndenda ipere.

Zvakawanda zvinoshandiswa muzvibhedhleya ngeanadhokodheya, kunyanya pavanenge vechicheka vanhu, vanenge vaine zvitenda zvinenge zvichirwadzira ngemukati, kuti vaone kuti chiini chinenge chichirwadza, kana pavanenge vechisunungusa anamai ,vanenge veitoshandise zvirozvo, zvinoite kuti zvireruke.

Pa ndau pega pega pano fanirwe kunge paine mudziyo ino shandiswa kana kuti paite munhu waremara kana kurwara asati arumbiswa ku chibhedhleya unonga eyi detserwa nge midziyo iyi kuitire kuti marwadzo asa nyanya.

Wagume muchibhehleya chekutanga ngechekutora kudziya kwemwiri wako kuti unodziya zvakadini vanoshandise kamuchini kavanoshandise muzvibhehleya kanoite kuti vazoone kuziya kuti nhenda yako yeunayo kana mwiri uchipisha zvakadai ngeyeyi.

Iriyo michini inoningira utenda mukati mwenyama dzevanthu michini inoshanda maningi nekuti apana chainokorera kuona apana munthu unobve kuchibhedhleya eiti kwai chitenda changu wakorere kuchiona ngatipetuke torapiwa kuchibhedhleya.

Mazuva ano azvicha nesi vanhu vaku kana kuto tenge pa muchini pauno gara napo mu mbatso weizvi ningira ku hamba kwe ngazi yako kana kukura kwe shuga inenge iri mungazi mako wokone kuto tora mushonga uno diwa nguva yachonayo.

Kune michini nezvikwanisiro zvinoshandiswa muzvibhedhlera .Anachiremba nevashandi vemuchibhedhleya vanonase kuziya pachinoshanda nemushandisirwo wacho kuti mushando wavo ureruke .

Mune mibhedhu inoshandiswa mukuhloya vantu, itori michini inoshandiswa kuti vantu vaonekwe zvitenda zvavanenge vainazvo. Pounonga wakaata pamubhedha pane zvivhiti-vhiti zvinonga zviri pasaidhi zvinotoona kuti nhenda Yako ngeyei nemutombo wounofanirwe kupuwa.

Kuende kuchibhedhlera uyinentenda dzakahwara vane michini yavanokone kushandisa kuti ndenda yakadaroko iwonekwe ionekwe zve nemitombo inokone kuyirapa kuti ipere.

Panoitwe mushando mumbatso dzinorapirwe vantu kunyanya dzinoite zvekuchekwe vantu ngemadhokodheya kana veisunungurise madzimai mune michini kana kuti zvikwanisoro zvinoshandiswa kuti basa rireruke.

Kune michini inokono kushandiswa kuzvibhedhleya kuise mutombo munyama yemuntu, ngekuti muntuwo unenga asikachakoni kumwa mutombo ngemuromo kana kumwa maphilizi ngemuromo. Michiniyo iriyo, inodetsera maningi.

Michini inoshandiswa muzvipatara yabaawanda. Ukaenda kuchipatara chekutanga vanokutanga vakuningira pamuchini kuti chinokukabeya chiini. Charwadza chiini .Chaonekwa wopuve mitombo inoenderana nechitenda chako .Michini iyi yakabaanaka ngekuti inokhomba chitenda.

Mazuvano zvabanaka. Muzvipatara munomu kwakubaende koti wandoguma dhokota otokuningira. Otoziya chirwere chinokurwadza kubudikidza ngemuchini waanonga ashandisa. Izvi zvinoito kuti upuwe mutombo unobaenderana neurwere hwako neutenda hwako. Hapanazve zvinozombonesa kuti, ah vakapuwe mutombo usiwo. Unopona.

Ndakamboende kuzvibhedhlera mili wapisha azvizi kuvatorere nguva ana dhokodheya kuti vaone kuti kuhamba kwengazi ndokwainga kwakwira vakaba andipa mutombo unoenderana nechitenda changu, shuwa zvakabaanaka mazuvano michiniyo muzvipatara, inobaa kurudzirwa.

Mazuvano hapana chirwere chisngacharapiki ngekuti kwane michini inokomba chirwere kuti chirwere muhloboni nemutombo wacho wachinofanirwe kushandisirwa unotobhuyiwa nemuchini wowo, mazuvano kufa kwakuda.

Michini yechizvinozvino yazara muzvibhehlera zvedu madhokodhera achaneseki kuhloya kuningira chirwere chinorwadze munhu zvabanyore mazuwa ano ende nekurapika kwacho kwokasira.

Mitombo yechiyungu yati chakata muzvibhedhlera. Chinodiwa ngechekuti taite chitenda, tisagare mumhatso. Ngatiende koone madhokodheya ,tohloiwa, toonekwe chitenda, topuwa maphilizi ,tomwa, tinopona.

Ngatishandise mitombo yatapuwa kusvika yapera ndokuti nhtenda dzatinonge tinadzo dzipere tikasiira panjira tinenge totobange imweni nhtenda inokona kuzotonesa kuirapa kuti ipere.

Mitombo mizhinji yaayo mazuva ano yaakuite zvekubaiwa nemajekiseni. Ngekuti mutombo unenge washandisirwe jekiseni unokasire kushanda munyama yemuntu chitenda chotokasire kuvhikwa, muntu otopona.

Imweni mitombo inoita zvekudzorwa, imweni ndoinoita zvekubairwa mujekiseni. Ana Baba naana Mai ngatiende kuzvibhedhlera kana taita utenda ndokuti tikase kurapika zvitenda zvipere tisaata mumhatso nezvitenda kuzvirera.

Mitombo yemazuwa ano irimumuhlobo wakasiyana-siyana imweni mapirizi imweni tinoiona irimumvura yatinoshandisa kumwa zvoita kuti zvitenda zvikasire kupera.

Ngatipurutane patinenge teinyorewa mitombo ndiana dhogodheya toverenga kuti mutombo vatapuwa uchakanaka ere, hausati vadarika ere mazuva acho. Nenguva yekumwa mutombo tinofanirwa kuukarakadza peshe atinonga tamuka zuva ngezuva.

Mazuwa ano yaa saruraude nyaya yemutombo. Kwaane mitombo inorape chitenda chimwe asi yakawanda, unoite okukheta mutombo weunoda ngekuti inenge yakawanda. Unokasira, unononoka, neunotore nguwa kuti muntu upone, zveshe iriyo.

Mitombo yemazuwa ano inode kunyasa kuerenga kunyanya nyanya mitombo yatinotenge kumbatso dzinotengeswa mitombo. Ngatitenge mitombo toerenga kuona kuti ndiwona wemene mene ere wawa nyorerwa ndi dhokodheya nemazuwa akhona kuti achakakwana ere ausati wadarikidza ere mazuwa .

Mitombo mizhinji muzvipatara inoonekwa iri mumapilizi ndoinoita kuti vanthu vakasire kupona kana vakaitora ngatipurutane anadhokodheya veireketa kuti tinomwa nguwayi kanganai pazuwa ngechipimo chakadini.

Tisangotka kutora mitombo yatinenge tapuwa nemadhokodheya nekuti ndomutombo wavanenge vawona vapedza kukuhloya kuti ndounarapa chitenda chako tiska ngatiitore kusvika pakupedzisira tichishandisa zvipimo zvavakatipa.

Chakashata chinyi kuti muntu arwara nendenda yamurwadza arumbe kuchibhedhlera osvika oningirwa opuwawo mutombo unoita kuti ndendayo ipere kune mitombo yechirungu yakawanda inorapezviteda zvakasiyana siyaa.

Mutombo veshe vemuzvibhedhleya unodekuti utange vaonekwa ndidhogodheya. Voonekwe chitenda chako vopuva mutombo unechipimo nenguva yekuti unomwa kanganai pazuva. Izvi zvinobetsera kuti chitenda chipere zvakanaka.

Imweni mizhinji yacho mitombo yonasirwa ngeyekumwa kana kubaire majekiseni. Vakazviona kuti ndozvinoite kuti mutombo ukasire kushanda kurapa vetenda.

Dhogodheya vanoziya mitombo kuti ngeyechitenda chakadini, isusu matenda koobhuya zvinotirwadza ivo ndivo vanozoziya kuti vokupe mutombo wakadini kana ari maphilizi kana uri mutombo wemvura tinongoashira toshandisa.

Tisambo korera kuenda kuzvibhedhleya kana tarwara ngekuti mitombo ino rapa iriyo. Imweni vanotipa yekumwa, imweni anotipa yekudzora zvei enderana nechitenda chinonga chine muntu kuti chakaema zvakadini. Ngati gonde zvetinonga tabhuirwa ndiana dhokodheya.

Mitombo ye zvino pano yakanaka maningi ngekuti inokasira kushanda mu nyama dzedu yasina ne mashakani kana nzinde dzatairya kudhaya zvaitora nguva kuti dzipinde mungazi dzione kushanda.

Vanhu tisa gare mukanyi ngatiende ku zvibhedhlera topuwe mutombo kunyanyanya vaya vanorwara nge nda yekuhamba kwe ngazi kwakanyanyisa mitombo yavo iriyo ku zvibhedhlera inokona kudzasa.

Hapana chitenda chigazi hachina mutombo mazuvano antu ngatiende kuzvibhedhlera kana tarwara tisaamba nekutora mutombo kumbatso kwedzinotengeswa ngekuti hatiziyi chinenge chatibata nemutombo unenge uchida kushandiswa pachitendacho.

Tarwara ngentenda yatisinganasi kunzwisisa ngatiende koona anadhokodheya kuzvibhedhlera ngekuti ndovakafundire mushandowo. Kune michini inokona kushandiswa kuti vaningire ntenda inemuntu, muntu otorapiwa ngekuti mutombo unenge waonekwa.

Vaisa vazhinji wopere kufa weisangana nevakadzi pabonde ngekude kuti watutsirire kugwinya kwemishana yawo, varume warikumwe mapirizi mazuvaano akadaro anokone kuvakuwadza

Maphirizi kana mitombo yatinopiwa kuzvibhedhlera, ngatiishandise kudai ngekubhuyirwa kwatinenge taita, tisaishiira panjira ngekuti kwai nyama dzangu dzagwinya. Ngatishandise chipimo chetinenge takapuwa tipedze.

Ngati tange ta erenga kuone kuti mutombo watinonge tapuwa ndinoumwa nguva yakareba zvakadini kanganai pazuva to erenga zve kuona kuti mazuva awo mutombo wo kushandiswa achaka kwana ere asati adarikidza ere.

Ngatierenge mitombo yaetinenge tapiwa kuti tinase kuziya mazita ayo nezveinoshanda nekweinogadzirwa. Toningirazve kuti mazuwa awo ekushandiswa asati adarika ere. Zvinotidetsera kuti timwe mitombo yakanaka.

Nguwa yekutuyiya vantu vazhinji vanochema ngezvirwere zvegotsorwa vantu tisarye mashakani ega techiti tinopona ngatirumbewo kuchibhehleya topuwa mitombo yegotsorwa iriyo inorape gotsorwa ngekukasira

Tisagara kanyi nendenda tinodzirera prtinozoenda kuchibhedhleya vanonga voti ndenda yako yakura aicharapiki kana kuti yode mitombo inonga yechizodhura kuti munthu iiione .

Kune maKambani akatoyemere izvozvo zvekuyende, kugadzira nekutenge mitombo ichiuye munyika mwedu, vanozviita kudetsera vandu ngemitombo yechimanje manje inokone kurape ndenda dzeyipera.

Mutombo wemazuwa ano inenge yakatonyorwa kana kukhombedzwa ngemufodho kuti chiinyi chinofanirwa kuitwa .Imweni inenge itori machira ekushandisa kuti tidzivirire zvirwere zvakasiyana siyana.

Amweni mazi pilizi akakura zvekuti muntu unokone kutya kumamwa kubeni ku kurako ndokuto rapa kwacho ngatiende topuwa mutombo ku zvibhedhleya tipone dhenda dzinenge dzechiti rwadza anoshanda.

Kana munhu warwara chekuxaya kuende koona dhokodheya kana mukoti ndoovanotange kuhloya voona ndenda younayo. Kana zveide kuti munhu ubairwe kana kupuwe mutombo, wopuwa.

Warwara waenda kuchibhedhlera unopiwa mitombo kunyanya mitombo yechingezi mitombo inoshanda kana kubairwa kana Kona ngatiishandise tioedze ndokuti ndenda ipere.

Kune zvinoshandiswa zvikwanisiro muzvibhedhlera zvakasiyana siyana mazuva ano zvimweni zvinoshandiswa kungwarira mitombo kuti kana Vapedza kushanda kana majekiseni vongwarirwmo kuti vazoona kurasha.

Kune mitombo yechizvino zvino inorape zvitenda zvakanyanya maningi. Imweni inopedze marwadzo munyama dzevantu. Vayani vanenge vachekwa ndiana chiremba vachihloyiwa zvimweni vanofana kuzopuwa mapilizi kana mutombo inoemese marwadzo.

Kune zvirwere zvinonga zviri mumakanda mwedu. Zvirwere zvakadaro zvinenge zveide kushandisirwe mutombo wokugeza ndiwo. Izvi zvinoite kuti tikure tiine ganda rakanaka, risikakonzeri kurwadza kana utenda humweni.

Ngatiende koningirwa kurumba kwengazi munyama mwedu ngekuonekwa kuti shuka yakaite zvakadini mungazi mwedu. Izvi zvinodetsera kuti tipuwe mutombo unoyenderana nekurwara kana nekukwira kunenge kwakaita kuhamba kwengazi munyama mwedu. Ngatirumbe kuzvibhehleya todetserwa.

Mapilizi mazhinji anopuwe vantu anoyenderana nekukura kwakaita muntu kana zera remuntu. Vasharukwa vanopuwawo zvinoenderana nezera ravo. Ngatipedze mitombo yatapuwa tisasiira panjira kuti zvitenda zvedu zvipere.

Zvibhedhleya zvizhinji vakazoise mphatso dzinoite kuti dzitengese mitombo yakasiyana-siyana zvinoite kuti vatenda vanyorerwa mitombo vasahamba mumango kootsvake mitonbo kumphatso dzinotengese mitombo kuretu.

Apana chitenda chetingati achichina mitombo mazuwano mitombo iriyo chodiwa kupurutana zvetinobhiirwa ngemadhokodheya kuti tikone kushadise mitombo tipone tisadarikidza mitombo yetinenge tapiwa kana kusiire panjira.

Chitenda chemarariya chinouraya kana muntu ukasarumbe kuchibhedhlera kopiwe maphirizi, nguwa ichakakwana. Ngatirumbe kana tazwa mutsaratsara tiende koningirwa ngezvimichini zviriyo kuti aasimarariya here. Ariwo totorapiwa nguwa iripo.

Mitombo inshandiswa muzvibhedhlera mitombo inoshanda, inode kuti titeedzere mushandisiro wetinonga takapiwa ndiana dhogodheya, kunyanya mitombo yekumwa inode kuti tizwisise kuti tinoimwa kanganai pazuva teishandise chipimo chakadini.

Kune zvinoshandiswa muzvibhedhleya kudetsera vayana vanenge vasina mvura yakawanda mumwiri wavo izvi zvinoite kuti vantu vakone kukasire kudaire mitombo yavanenge vachipuwa zvinoshanda nekuti vantu varikupona ndizvo.

Kazhinji mapirizi anopuwa dhokodheaa aone kukura kwakaite muntu nechitenda chaanonga ainacho mapiizi ukapuwa unoshandisa semushandisirwo weunonga wakaronzerwa ndidhokodheya kuti chitenda chipone.

Ngatierenge mitombo yetinonga tapuwa kuti tione kuti ndomitombo yechitenda chetinenge tanyorerwa here, ngatierengezve mazuva ekushandiswa kwemitombo kuti achakakwana here kana kuti akadarika, tisamwe mitombo yakapera simba.

Mitombo yechivantu yakugadzirwa yakasiyana siyana. Apana chitenda chisisina mutombo. Kutoutama mutombo unenge isikazi kuenda kuchibhedhleya koobhuya dambudziko rako. Woningirwa wopuwa mutombo.

Mitombo imweni zvivhalo zvinonga zviripa bhohleya chinenge chine mutombo ndo chinonga chitori chipimo chacho ngatichi shandise chipimo cho topedze mitombo mazuva atinenge taka tarirwa nge madhokodheya ndo kuti chitenda chipere tikasa pedza kuto tanga zvee imweni ndenda inokone kuzo nesa kurapa.

Mitombo yechizvino zvino yaapeshe peshe kufa kwaakuda taitoutenda tisaema ngatirunbe kuchibhedleya Tosvika tonyorerwe mutombo tinoiona kunotengeswe mutombo peshe peshe.

Mitombo irimwo muzvibhedhleya yakasiyana-siyana, chinodiwa ngechekukoone kutsanangura denda rako kuna dhokodheya, okunyorera. Tinopuwa mitombo yetinoende koopuwa, imweni ngeyekumwa imweni ngeyemaphilizi , imweni ngeyekubaiwa majekiseni apapo apapo. Ngatiishandise nemwazvo.

Asharukwa ekudhaya azvisaivanesa. Kana warumwa ngenyoka, kana kupfirirwa mata ngenyoka, inga kune mitombo yaingeyo yaitogare mushango, yavaienda kotsvaka votokupa wotomwa. Mazuwano yaayowo mitombo yechiyungu, inorapa kana muntu warumwa ngenyoka. Zvoda kuti munhu ukasire kurumba kuti uone kupona.

Imweni mitombo yatinoona muzvibhedhlera yamitombo inogadzirwa nevarungu pachirungu kuti tikwanise kudzora makanda edu anenge akashata izvi zvinodetsera maningi imweni ndeye kumwa imweniwo ndeye kuti kana taipuwa toisirwa Ari majekiseni anodetsera maningi.

Mitombo yemazuwano yakanaka maningi. Chikuru chatinoda kubakurudzirana sevatenda, kutora mutombo yetinenge takazi timwe ngenguwa yahwo. Tisarekera kuitora ngekuti tikarekera kuzoitora tamboitorazve, inokona kukanganisa utano hwedu.

Mitombo yaayo yasiyana siyana. Imweni mitombo inoshandiswa ngemajekiseni. Imweni mitombo inoshandiswa kumwa kana kudzora. Izvi zvinodetsera kuti apana chitenda chinokorere kurapika. Kana vana vadoko vemene vanenge vasingakwanisi kuite zvekubairwa vanopiwawo mitombo inoenderana nezera ravo, mitombo yekumwa.

Mitombo yedu yemazuwa ano inodetsera maningi kune vayana vanenge veichema ngezvifuva. Vanochema ngemundani. Vaya vanochema ngemishana. Kune mitombo yakawanda inodetsera kuti zviro zvatinochema ndizvo izvi zvinyarare

Kana munthu waona kuti wabatwa ngechitenda zvinokurudzirwa yaamhpo kuti ukasire kuenda koona veutano wopuwe mushonga mapilizi mazuwa ano anokasire kushanda munyama dzako.

Chakakorere muyungu kumuse muntu wakafa. Panyanya yekugadzirwa kwemitombo tobonga. Varikubaite mushando mukuru. Hapana mushonga usingaoneki muzvipatara zvizhinji mazuwano. Chodiwa kuti warwara wotorumba koona dhokodheya wotonyorerwe mutombo, wotorapwa.

Mitombo yechizvino zvino yakanaka ngekuti inokasira kushanda mumwiiri mwedu uyezve inechipimo chekushandisa kana wechiitora vantu mazuvaano vokurudzirwa kuti vashandise mitombo iyi sekuronzerwa kwavanenge vakaitwa nemadhokodheya.

Mishonga yechimanje-manje inobaashanda. Inokurudzirwa yaampho kuti muntu weshe arwara arumbe kuchipatara, asvike apuwe mushonga ngemadhokotha. Unokasire kupona.

Zvinopano zvakasiyana nekudhaya, kudhaya vasharukwa vedu vaitema mitombo yekudhaya vachitipa eimwa pasina kana chipimo taitozopedzisira zvokonzeresa chimwe chitenda, asi mazuwa an kwane mitombo inobazikanwa kutiniyi inorape chakati ende ine zvipimo zvekuti unotora ngechipimo wotozvirapa kwakupona.

Ngendaa yekuwanda kwaite zvitenda zvendxondo, hurumende yakaake mphatso kana kuti zvibhedhlera zvinoona ngezvevanthu vanenge varashika ndxondo, vantuvo vanotorwa voendesweyo voreketwa navo kuti ndxondo dzavo dzipetuke.

Zvakawanda zvinoitika munyaya dzeutano nemuzvibhedhlera zvedu zvakasiya-siyana, zvinoda kuti vantu vakawanda vazviziye ,kuite kuti vakone kugadzirira ngeremangwana reutano hwedu senyika.

Zvinodiwa maningi kuti vana vapote veipuwe nguwa yekutamba pavanenge veikura. Izvi zvinodetsere kuti vakure ndxondo dzavo dzakavhurika, ngekuti vanoti miri wakagwinya, nendxondo dzemuntuwo dzinoshanda.

Vana vakaremara vanode kupuwe nguva yavo yekuti vatambe nezvekutambisa. Ndokuti vakure vari vana vanokwanisa kudzoka nyama dzavo dzopetuka pandau.

Nguwa yekunaya kwemvura inoyi inguva yekuti vana vanoda maningi kutambire mumvura, mvura yachona inenge yakasviba inokone kuvakonzera zvitenda zvakadai ngebhirihaziya. Ngativakurudzire vana vasatambire mumakandwa.

Vanamukoti nevamweni vashandi vemuzvibhedhlera vari kushanda mushando wakakura maningi, kuningira nekudetsera zveutano hwevana vana vanoda kuramba vakahloyiwa ngekuti pavanenge vachikura vanobatana nezvitenda zvakasiyana siyana.

Vana vanode kupota vei tambiwa navo muku tamba mwo munenge meito vafundisa nezve utano nezve ndaramo yavo muka vafundisa kudaro vana vanokura vei ziya vari vana vane ra mangwani raka jeka.

Zvinopano vantu vofunda ngezveutano kubudikidza ngemichini yakasiyana siyana inoonekwa kunyanya nyanya muzvibhedhlera. vantu ngatiende kooningirwa ngezvezvitenda zvedu ngemichini inoonekwe muzvibhedhlera.

Vana vantu vanokosha munyika. Tinofanirwe kuva nehanya nevana vedu noutano hwavo kuti vanokura zvakadini. Ngatirambe takavaningira, kuti kana paite ndenda tikase kuiona toende koovaningirisa ngemadhokodheya.

Kubve kamwana kadoko kusvike kune vayana vana vati kurei, vode kuenda muusharuka vanodo kuramba veifundiswa ngezveutano nezvendaramo. Kuti vakure veiziya vakachengetedze utano. Vaite vana vanokura vakagwinya.

Kune vakatoemera izvozvo zvekudetsere vana vadodori, kuti vavaringire mukati menyama dzavo, ndxondo dzavo nezveshe zvinooneka pamwana mudoko kuti zvichiri kuhambe zvakanaka here. Kana zvawonekwa zvashata wotopiwa mutombo orapiwa.

Usati waguma muchibhehlera pane vaunotanga kuona vokuningira kuti miri wako unopisha ere kana kutondora vandu vatori nemushando wavowo uyoyo wopedza woenda kune madhokodheya vanozokuhloya wavakaemerawo muzvibhehlera.

Kune vakafundira kuningira utenda nekusunungurisa ana mai vana muzvibhedhlera. Vantuvo vane mushando mukuru maningi ngekuti vana ndoo ramangwani renyika.

Vashandi vemu zvibhedhlera vane mushando wakakura maningi wekubetsera vantu vanenge vauyemwo . Ndomushando wavakaendere kuchikora kofunda kuti vazodetsera . Mune madhokodheya mune manesi mune vantu vanodetsera kutsvaka zvitenda zvevantu mumhatso dzinoshandirwe izvozvo.

Vanamai ngatirambe takaningire vana kuti nyama dzavo dzakadini. Kana taone nyama dzavo dzadzimba tisagara navo, ngatirumbe, kune vantu vakayemere izvozvo zvekuona ngezvevana kuti utano hwavo hwakadii?

Mushando wevanhu vemuzvipatara kana kuti muzvibhedleya kuringira vanenge vawuya kuhorapiwa kuwape mitombo nekuita zvavanenge vachifanirwa kuti vaite, vanhuwo vakafundire mushando wavo vanowukona.

Kuna ana nyamukuta muzvibhedhlera vakatofundire kuberekese madzimai vana. Vantu ava vanokosha maningi ngekuti ndovanoita kuti utano hwana mai kana vapedze kusununguka ihambe zvakanaka.

Vashandi vemuzvibhedhlera vantu vari panjodzi panyaya yekutapurirwa zvitenda. Kana vari pabasa vanofanirwe kudhloka zvinote kuti upenyu hwavo huve pakanaka. Vasatapurirwe zvitenda nevatenda vanouyapo.

Umwe ngaumwe munhu paanonga ari unoite mushando waanenge akafundira. Vantu vekuzvibhehlera kune vanotoemere kuhamba veifundise vantu nezvezvitenda zviyana zvinogare munyama mwevantu nguva yakareba. Vanohamba nemachira anenge akanyorwa, vanhu vachierenga zvinenge zviripo kuti chitenda chakati chinodzivirirwa sei.

Kunotengeswa mitombo kumbatso kunenge kuine vantu vakatofundura mishando yekutengesa mitombo vantu vanoziva mitombo ngativaremedze vantuwo pazvibhedhlera vanoonekwa panenge vakagarira izvozvo zvekudetsera natubnezvimitombo yavakapuwa.

Kana paite muntu une utenda hwakakura maningi, madhokodheya nevamweni vanoshande muzvibhedhleya, vanoungana kuti vaise misoro pamwe kuti vodetsera sei ndenda yemuntu wakadaro.

Vanhu vanoshanda muzvibhedhlera Vantu vanoshanda kubasa rawo vantu ravanoita kunge veishandisa ngekuti ndozvavakaemera kushandire vanenge vauya.

Muchibhendlera mwega mwega mune vantu vakafundira mishando yekudetsera vatenda vanenge vauya. Muntu wega wega unenge ari pandau yakwe yaanoshandira, zvinoreruka kunyanya vatenda.

Anamazvikokota vezveutano vanoonekwa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana vantu vakatofundire mushando wavo munemadhokodheya, mune manesi munevamweni vanoita zvokuona michini veiningire zvitenda zvevantu. Vantu vatozvifundura mishando yavo.

Vashandi vezveutano vanooneka kumabandiko akasiyana siyana ehurumende. Nyanzvi idzi dzinoita basa radzo ngemwazvo ngekuti vanonge vakadzidzre basa rawo. Mazuwano nyanzvi idzi dzoshandisawo michini mitsva yooneka muzvipatara kuningire utenda hwemuntu.

Ngatirumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo zvinowanika mundau dzakawanda maningi adzichanyanyi kuenokwe kuretu kudai ngezvazvaita kudhaya yaamuberere ngatiishandise.

Ngatitenge mitombo mune vanotengese mitombo vakatenderwa ngehurumende kubudikidza ngebazi rezveutano. Tisatenge mitombo peshe-peshe ngekuti imweni mitombo inenge isiri mitombo yemene. Vantu vogadzire mitombo yavo yekunyepa.

Ngatiningire mitombo yetinotenga kumbatso dzinotengeswe mitombo tione kuti mazuva acho ekushanda kwemitombo achiriwo ere, haasati adarika ere. Ngatierenge tione kuti mutombo wandapuwa ndoomutombo wemene wandanyorerwa ndidhokodheya.

Tisa tenge mitombo peshe peshe ngekuti imweni mitombo inenge isisina simba mazuva ayo ekushandiswa adarika kune mbatso dzino tenderwa kutengese mitombo mu nharaunda dzatino gara ngati tenge ikweyo.

Mutombo wakanaka, uchakagwinya simba, unochengetedzwe zvakanaka, pasinganai mvura, pasina zuwa. Unowanikwa kuzvitoro zvinotengese mitombo, zvinowanikwa mumathaundishipi, kana pazvibhedhlera panowanikwe chitoro zvakadai .

Dziriyo mbatso dzinotengeswe mitombo yechivanhu nemitombo yechiyungu. Kana taende kotenga ngatierenge zvinonga zvakanyorwa pamitombo yetinonga tapuwa tiziye mazita ayo nemushandisirwo wainoitwa.

MunoTengeswe mutombo munofanirwe kunge mune vanhu vanoziya ngezvemutombo ndovanozotsanangurire vanouye kotenga kuti mutombo wamwatenga unoshandiswe zvakadini nguwai uye vashandise ngechipimo chinenge chiripo kana kuti chavachapuwa.

Musamboremba kuhamba kuenda kootenga mitombo kumhatso dzinotengesa mitombo dei inyambori kuretu ngatiende kootenga mitombo iyoyo ngekuti ndookune mitombo yakanaka inenge yakachengetedzwa zvakanaka. Musatenga kuna mai bani ngekuti munovaziya avatengesi mitombo.

Weshe muntu warwara, tisagare mumbatso. Bonde arichengeti muntu, ngatirumbe tiende kuzvibhedhleya. Toguma tinohloyiwa chitenda choonekwa, toende kotenge mitombo. Yakawanda kumhatso kwainotengeswa.

Tosatemge mutombo peshe peshe ngekuti munotengeswa ndimaindingi, maindingi avazi kufunda zvekurape vantu ngatiende kuzvibhedhlera tosvika topuwa tsamba ndidhokodheya toende kumhatso dzinotengese mutombo ndodzakatenderwa kuti dzitengese.

Vanoitawo zvekurumba kana mitambo yakasiyana siyana mitombo yavo inokone kuonekwawo muzvitoro zvinotengesa mitombo yemazuwano vanokurudzirwa kuti kana vazi vatenge mitombo varumbewo kumhatsodzo voningira mitombo yavo.

Kune mbatso dzakawanda dzakaakwa mundau dzakasiyana-siyana. Ndoomunotengeswe mitombo yechiyungu yatinenge tanyorerwa ngemadhokodheya kuzvibhedhlera. Ngatiende kootenga mitombo mumbatso idzi yakachengeteka, simba rayo richakakwana.

Musambo geja kuenda ko tenge mitombo mu zvitoro zvino tengese mitombo ndo mune mitombo yaka gwinya isati yaparara simba rayo ngekuti vano ngwarire mbatso dzakanaka kana pei diwe kuti irambe yei tondora zviripo zvino ramba zvei tondodza mitombo.

Kuzvitoro zvedu zvinotengesa mitombo yezvino pano tinofanirwe kunge kune antu anosa kutsanganangurira vantu kuti mutombo waanenge auya kunotenga kuti unomwa zvakadini kanganai pazuva nechipimo chakadini.

Mazuva ano mitombo yoonekwa nyore nyore kana taenda kuzvibhedhlera toonekwa nemadhokodeya tonyorerwe mitombo yatinofana kushandisa kupedza hutenda hwedu kungorumba kumbatso dzinotengesa mishonga iyi tototenga.

Zvinopano unowu zvabaanaka. Mphatso dzinotengese mitombo dzaapeshe-peshe. Muntu ukaenda kuchibhedhlera, ukanyorerwe mitombo yekuti uishandise, unotorumba pachitoro chinotengese mishonga padhuzepo, wototenga.

Mazuva ano mitombo haichanesi kuona ukaenda kuna dhokota vonyorerwe mutombo votorumba kumhatso dzinotengeswe mitombo. Mitombo yavo inenge yakangwarirwa pakanaka mitombo yavo mizhinji haisati yapera basa. Ngekuti inonga yakangwarirwa zvakanaka.

Mitombo mizhinji yoonekwa muzvipatara nemumafamasi. Vantu avachahlupeki ngekutsvake mitombo zvaiitwa kudhaya. Kungonyorerwa kwega ndidhokota mushonga wechitenda chako, munhu wotoenda kunotenge mushonga kudzimba dzinotengeswe mishonga iyi.

Vantu tisangotenge mitombo peshe peshe, imweni mitombo inotengeswa mumakona umwo haizi kutenderwa ngeve bazi reutano kuti imwiwe ngevantu, ngatiende mumbatso dzinotengeswe mutombo, dzakatenderwa ngehurumende kubudikidza ngebazi ravo rezveutano ndoo kuti timwe mitombo isinga kanganisi utano wedu.

Mitombo mizhinji yatingada kana tabatwa zvirwere kuzvibhedhlera, tinokona kuiona muzvitoro zvinotengeswe mitombo iyi. Mitombo iyi inogara pakanaka pakachengetedzeka zvekuti haina chimwe chirwerehe cheinokone kutipa ngekuti inenge yakashaishe kungwarirwa.

Mazuwano kona yega yega yewabuda ndiyo unoona chitoro chinotengeswa mutombo. Kuti under ngeapa pane chitoro chinotengesa mutombo. Zvakabanaka maningi ngekuti mapuraizi emene mitengo yacho yachipa ngekuti vantu vokwikwidzana kutengese mitombo. Zvimodetsera maningi vantu kana veitenge mitombo varwara.

Kana tadaidzwa kunyanya makanyi medu kuti hambai tomzwa nezvehutano kune vehutano vanouya ngenda yechirwere kunyanya zvirwere zvemanyoka zvirwere zvemarariya ngatiende tino purutana .

Kune vanohamba mundau dzakasiyana -siyana vachidzidzise vantu ngezvezvitenda zvinenge zviriyo mazuwa acho. Kunyanya chitenda chegomarara chinobata vantukadzi ngendaa yechibereko chinenge chapinda chitenda ichocho. Vantu ngatiende todzidziswa ngezvechitenda chauraya vantu.

Kufundisa vantu ngezveutano, kunokona kuyitwa ngenjira dzakasiyana-siyana, vanokono kuhamba veyipa vantu zvokuti vaerenge mumabhuku, kana kunyora zvavanonyora voyende kosiya vakanamira mundau dzinohambe vantu vakawanda.

Vantu vanoona ngezveutano vanokono kuhamba muzvikora voenda pachikora kobhiire vana nezvedambudziko rentenda inenga iriyo mazuwa acho izvi zvinoita kuti chitenda chisanyanya kupararira kunyañya nyanya kunoswera vantu vakawanda.

Vezve utano, mazuwa ano vano hamba maningi veidzidzisa kana kubaire vana, kudziirire chitenda chinenge chazwi chiriyo mazuwa acho. Vano pinda kana nemuzvikora mwemene, veyi ite mushando wawo. Vana kana neva bereki vano kura vaka gwinya.

Vanokona kuite zvekunyora zvavanoda kuti vandu vadzidze mazuva woo zvinoenderana nechitenda chinenge chechida kuti vandu vadzidziswe ngezvacho kana kubhuyire vandu ngemiromo.

Vantu ve zveutano zvino pano vano hamba kunyangwe ne mu zvikora vei kurudzire vantu kuti vatambe mitambo pavanonga vei tamba mitambo vanonga vei taure nyaya yavo ye zveutano izvi zvino detsera kuti vantu va zhinji vaende ko purutana.

Vanohamba veifundise vantu ngezveutano, utsanana vanokono kutora nguva yavo veireketana nomunhu umwe ngaumwe kuti anase kuzwisisa zvinenge zvechiitika munyana dzakwe kana mudambudziko raanonga anaro.

Mazuwa ano vantu kana aite denda rinenge ranesa vantu vanodaidzwa voungana pamweni vanonyore hembe dzavanozope vantu kuti vantu vazoerenga pahembe kuti chitenda chiriyo ngechei chinodzivirirwa ngenyi.

Vanodzidzise vantu vanotore nguwa yavo veireketa nemuntu umwe ngaumwe kuti muntu anase kuzwisisa ngezve chitenda chakwe nemurapirwe wechinokone kuita vantu vari kubadetsereka maningi.

Chirwere cheshura matongo chakanesa vantu vazhinji vakafa izvi zvakaite kuti vanokona ngezveutano vatsvake nzira dzekuti vantu vadzidziswe kuti vaziye kuti chitenda chinouraya vanokone kunyora pavanenge zvakanyorwa vantu vechiverenga veitoziya kuti chinodzivirirwa sei.

Vanohamba veutano mundau dzakasiyana siyana kunyanyanyanya panenge pazi paite chitenda chanesa vanhu vazhinji vanodai kwakuuya kokutana voronzerwa kuti chitenda chinovharwa sei kuti chisapararira ndau yavoyo.

Tine vantu vakatopinde mushando kubudikidza ngebazi rinoona ngezveutano. Vanohamba veifundisa anhu nezveutsanana. Vanhu ava vanoda kuti tivapurutane ngekuti mashoko avo akakosha maningi mundaramo mwedu. Vanoite kuti zvitenda zvisapararira mundau mwedu.

Vantu mazuvano vanosungirwa kuti kana vadaidzwa ndiana mutape, vadaidzwa ngemakanzera avo kuti uyai kune vezveutano vanoda kukufundisai ngezvechirwere chinenge chanetsa mazuwawo. Vantu ngatiende teshe nehuwandu hwedu toopurutana, toobveyo tokone kuvake nyika yedu ngekuchengetedze hutano hwedu.

Nharaunda inofanira kuramba yeironzerwa ngezvekukosha kweutano izvi zvinonyanye kuitwa kubudikidza ngebazi rezveutano apo vanohamba munharaunda dzakasiyanasiyana vachironzera vanhu ngezve chitenda chinenge chanesa mazuwawo munharaunda.

Gore Riya rakambonesa besha mupengo reCOVID hurumende zhinji dzakatumidzire vantu kududikidza ngemabandiko avo ezveutano , kuenda kudzidzise vantu kuti vakwanise kudzivirora kupararira kwechirwere ichi chakauraya vantu vakawanda .

Kudzidzise vanhu ngezveutano chiro chakanaka. Chinoite kuti vantu vakure veiziya zvinovanesa muntaraunda mavo maringe nezvirwere. Vezvebazi rezveutano vanoite mushando mukuru kudzidzise vanhu nguva zhinji kana paine chitenda chanesa.

Zvakanaka yamboo kuti kana paite chirwere chinonese vantu mundaraunda, hurumende kubudikidzaa nebazi rayo rezveutano riyendese vantu kundaraunda dzakanyanyobatwa ndicho chirwere ichi kuti vadzidzise vantu ngezvenjira dzekuchengetedze utano, dzakafanana ngechirwere chemanyoka chirwere chekorera.

Kana kukaite autibhureki yechitenda, hurumende kubudikidza ngebandiko rayo rezveutano, inoendese vantu kuvantu, kuti vaende kodzidzisa vanhu ngezvekudzivirirwa kwechirwere ichi. Takamboona beshamupengo reKovhidhi. Vanhu vazhinji vakatanga kudzidziswa ngezvekudziirire chirwere ichi, vantu vakapona.

Mazuwano vezveutano vakubuda muzvipatara vachienda kuvantu kunyanya nyanya mazuwa ekunenge kune zvirwere zviya zvakaita sanakorera anakovhidhi vachihamba vachidzidzise vantu njira dzakanaka dzekuti vasabatwa ngezvirwere izvi zvinobva zvaita kuti vazhinji vazwisise.

Zvabaanaka mazuwa ano, kudhaya vana kunyanya vasikana inga vasina zvekushandisa kuito kuti vavhare zvinenge zveibuda panguwa yevanoteera kumwedzi. Mazuwa ano kwaane mahlanagano akazviemerera anope vanasikana kunyanya muzvikora nemumantaraunta etinogara kuti vazvishandise.

Dambudziko rezvokushandisa, kunyanya vakadzi pavanonga voende kunguva yavo ropera. Vana kuzvikora vanofundiswa kugadzire zviro zvavanokone kushandisa panguva yavanonga vechiteera.

Ngatiende koningirwa nhengo dzedu dzeshuka rudzi nguwa ngenguwa kunyanya ana mai, kune zvirwere zvakadai ngezvana gomarara zvinobate nhengo dzewanhu kadzi, ngatiende koningirwa tionekwe zvitenda nguwa ichipo zvoona kurapika.

Ana mai tisaende nemabuya koningirwe ndani ngevanozviti ana mbuya nyamukuta vemumakanyi vantuwo vanokone kuti shaisha ngokuti avana muchini yekuhloya ngatiende kuzvibhedhlera tohloiwa ngevanoziya vakafundire mushando.

Zvabanaka mazuwa ano kudhaya vanasikana vaineseka maningi kana mwana aenda kunguwa yake vaitora hembe dzake vobamura vabamura voshandisa zvaitozokonzerazve zvimweni zvitenda zvinopano vopuwa zvekushandisa nemasangano akazviemerera kuti voenda kunguwa dzavo voshandisa.

Avadzorori vezveutano kuhamba veiramba veifundise ana mai ngendaa yezve kuchengetedzwa nekuberekwa kwevana izvi zvinodetsera kuti tive tine nyika ine remangwani rakajeka.

Vakadzi vanodo kufundiswa nguwa zhinji ngezveutano hwenguwa yavanenge vechiteera. Izvi zvinoito kuti madzimai mazhinji asakanganisika zvibereko zvavo ngekushandise zviro zvinokone kukonzere utenda.

Zvakanaka maningi kuyayiya kunyanya anamai, eiende kobhuirwa ngenyaya yekubereka nekurerwa kwevana zvakanaka. Ngatiteerere kunyanya kushandisa zviro zvinoite kuti, pakuhlangana pabonde tisatapurirana zvitenda.

Nyaya yekufundise vanhu nezveutano hwekubereka nekurera kwevana zvakana zvakurumbira munyika yeshe . Izvi zvinoita kuti vanhu vasatapurirana chirwere chepabonde kana kuti vakone kuronga mhuri dzavo zvakana.

Kune chikafu chetinokurudzirwe kudya kunyanya vantu kadzi chinoite kuti zvibereko zvavo zvirambe zvakanaka zvisingabatwi ngezvitenda zvakadai ngezve khenza yepachibereko chevakadzi.

Ngatiite munhu umwe weunohambidzana naye panguwa imwe munhu wakatendeka izvi zvinoite kuti vanhu asabatwa ngezvitenda zvinoparadzirwa ngekuhlangana pabonde ruzivo rwakadai runodikana kuvanhu vakawanda kuti zvitenda zvisapararira kunyanya zvepabonde.

Anamai anababa teshe tinokurudzirwa kuti tiende kuchibhedhlera kooyaiya veitironzera ngenyaya dzezvitenda zvinonyanya kuonekwa pabonde nenyaya yekuronge mhuri dzedu. Zvinobaakosha maningi kupulana upenyu hwedu.

Ikodzero yemukadzi wega kuti aende kuchibhedhlera ando hloyiwa oonekwa muchibereko chakwe kuti hakuna here chitenda chakadai ngechitenda chegomarara rechibereko chinoita kuti vzopedzisra varwara ngechitenda ichocho.

Vana vasikana vanode kuramba veifundiswa ngezveutano, kuite kuti vasabatwa nezvitenda kunyanya zvitenda zvepabonde, ngekuti vanenge vasingazii kuti vanoshandise chiini, kana vade kusangana nevarumbwana vavo pabonde.

Emhuri mukaite zviro zvenyu mweiwirira apana chinonyanye kuzonesa maningi kana zvirwere zvepabinde amukwanisi kupanana ngekuti munenge mweiite zviro zvenyu mweiwirirana kushandiswa kwezviro zvinodzikisa kutapurirana kwrzvirwere zvepabinde munokwanisa kuzvishandisa kana mwawirirana.

Vantu mumakanyi umo vanoda kudzidziswa ngezvenyaya yekubereka. Nyaya iyi yakakosha maningi ngekuti inoite kuti vantu vasatapurirane zvirwere zvepabonde

Mashoko ezveutano ezvekuberekwa kwevantu zvinobakosha zvinoita kuti majaha nentombi zvikure zvine utano vechiziya zvekushandisa vasati vaenda pabonde. Zvinodetsera maningizve nekuberekwa kwemene kwevana munenge muchinyatsoziya kuti tode kuite mwana kana kuti atisati takuda kuita mwana zvinokosha maningi izvozvo.

Kubara kwakanaka, kuite vana kwakanaka asi chinodiwa kukurudzira anamai vanenge vakazvitwara vaende koonekwa nekuhloyiwa kuzvibhedhleya kuti vana mundani mwavo vari kuhamba zvakanaka ere apana chingakanganisa ere kuberekwa kwemwana.

Ruzivo rwezvekuberekwa nekukura kwevana hunokosha. Anamai azhinji vanofanirwa kukurudzirwa kuti vaende kofundiswa ngezveveutano kuti vanochengeta sei vana vavo vanogadzira sei zviro zvinovachengetedza mukuenda kunguva dzavo.

Zvidzidzo zvekudzidzise vana vanasikana ngezvepabonde zvakanaka yambo izvi zvinoite kuti vana vakure veiziya zvavanofanirwa kuita kuti vapedzewo zvikora, kuti vaendewo kuzvikora zvepadera dera pasina kukanganisirwa nekuzopedzisira votizira.

Kana taite dambudziko ,kunyanya kune vaya vanoite zvekurumba, pane vakaemere izvozvo zvekufane kudetsera ,kana wanyanye kukuwara maningi, vozokutora kwakuende koonekwa kohloiwa kuchibhedhlera.

Pane maphirizi kana kuti mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite zvekurumba kana kutambe mitambo yakasiyana-siyana. Zvinoite kuti miviri yavo irambe yakagwinya vokone kuita mushando wevanenge veida kuita ngemazvo.

Kumuka munthu weirumba kana kutamba mitambo yakasiyana siyana utori mutombo pane chezvawo izvo zvinota kuti munthu arambe akagwinya uye usabatwe nechite chinenge chadarika muntharaunda.

Wabve kutoorumba unokone kushandisa chimuchini zvimuchidi zvidoko zvinoonekwa mazuwa ano kuti uone kuti mwoyo wako urikurumba zvakadini. Izvi zvinodetsera kuti uone nguwa kana kuziye nguwa yekuzorora nekuzotangazve mutambo.

Vanoita zvemitambo vaya vane mitombo yavakagadzirirwa, inoita kuti marwadzo avanokona kuhlangana nawo veitambe mitambo anokasire kupera nguwa shoma-shoma, vopindazve kootamba mutambo.

Kunee vanoite zvemutambo kana vantu vakadaro vakuwara kana kuremara pane michini inoshandiswa kuitira kuti panenge pakuwara papetuke ungange uri murenje kana muoko zvinoite kuti upetukezve pandau.

Mitombo inosiyana siyana kune mitombo yakanasirirwa vana vadoko koite mitombo yakanasirirwa vayana vanoite zvemitambo vanorumba vanotambe mabhora vane mitombo yavo inoita kuti marwadzo akasire kunyarara.

Kana weirumba kana kutambe mutambo wakadai ngebhora, ukakuwara, kune vakatogarire izvozvo, vakazvifundira, zvokuningira murenje wakuwara, kuti wakuwarire pari nezvinodiwa kuti upone.

Vanoite zvekurumba neimweni mitambo kutori nemitombo yakagadzirirwawo izvozvo kuti kana vakuwara kana kuti varambe vakagwinya munyama dzavo vanofanirwe kumwa kana kudzora kana kupfeke zviro zvakasiyana siyana kuti varambe vakagwinya mumitambo yavo.

Tinobonga maningi mazuva ano ngekuti masangano akazviemerera Ari kudetsera maningi Vakakuwara ngekuvapa zvekuti vashandise mukuhamba kwawo mawiri cheya vanhu vazhinji vari kudetsereka maningi.

Vanoite zve mutambo vano fanirwa ku hamba ne mishonga mu mabhegi avo kuite kuti kana muntu akuwara asati arumbiswa kuenda ku chibhedhleya kana ku onekwa ngezve hutano vano fane kumu detsera kuti asa nyanya ku rwadziwa.

Mutombo wemene unobaarapa zvokuti kune vayana vanoite zvokurumba kana ukarumba waremba kana kuti wooende koozorora paya ukamwe mvura,, simba rinouyazve. Kune avo vanenge vakuvara, mvura inoshandiswazve kurape vantuvo vanenge veirumba.

Mvura mutombo mukuru vaya vanoita zvekurumba nezve mitambo yakasiyana-siyana vanosise kumwe mvura yakawanda kuti mwiri yavo itakazeke pavanenge vachiita zvemitambo yavo. Izvi zvinochengetedze mitambo yavo maningi kuti varambe vechirumba, varambe vechiita mitambo iyoyo.

Vantu vaya vanoite zvemitambo, vanhu vanokosha munyika. Vanokurudzirwa kuti pavanonga vechirumba pange paine mitombo inoenderana nekukuwara, inoenderana nekurumba kwavo.

Ukone kutozviningira uri mumbatso mako kuti chitenda chandinacho ngechei, iriyo michini midodori inoshandiswa mazuva ano. Muntu vogara veiziya kuti kana irinyaya yesuga kana ngazi inorumba maningi munyama zvakaeme zvakadini zuvaro.

Mazuva ano zvaanyore kuti mishonga kana kuti mitombo igume kuzvibhedhleya kunyangwe zvibhedhleya zvirikuretu maningi. Kune ndege dzishandiswa kuende koosiye mitombo kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana, izvi zvinokasira.

Azvitori nguwa kana vekuchibhedhlera vabhuire vebazi rezveutano kuti mitombo yawo pachibhedhlera yapera, kune ndege yakaemere izvozvo inorumba koosiya mitombo muzvibhedhlera zvakataraukana.

Kune zvimichini zvakawanda zvinokone kushandiswa mazuwa ano kuti uziye kuti utano hwako munhu hwakamira sei. Kubva pane chekutora kupisha kwemiri, chekutora kuhambe kwengazi munyama mwedu nechekuningira kuti bhiipii neshuga kuti yakakwira zvakadini zuwa iroro. Izvi zvinodetsera kuti tirambe teiziya utano hwedu.

Mazuvano kungoema pamuchini chitenda chako chotoonekwa, wotorapiwa wotopiwe mutombo unoite kuti upone, zvabaanaka mazuva ano. Zvasiyanan nekudhaya ngokuti amweni madhogodheya aingoningira ngemadziso ofungira kuti ungangorware chakati ngekuti urikubude ziya maningi.

Mitombo yechivantu mazuvano yotorwa mushango meinoonekwa , vanhu vechi toise mumapindu mwavo kuita kuti irambe iri padhuze uyezve isanyangarika zvekuti antu avazoziyi ngezvayo.

Vantu tisanyenya kurya mashakani ngekuti mashakani anorapa, tisanyenya kurya minzinde yemimbiti ngekuti mishonga. Ngatikumbire kana kuzwisisa vanenge vachiziya nezvemimbiti vatitsanangurire tishandise.

Vakawanda vanotya kurya mitombo yechivantu, vamweni ndovanoti tinonamata atichaiti zvechivandu kubeni mitombo yeshe yavanorya inokona kuvadetsera utenda hwavanenge vainahwo. Ngatikurudzirane tishandise mitombo iyi, apana chakashata pakuishandisa.

Mitombo yakawanda iriyo mundau dzinogara vazhinji, asi kuti vantu vanenge vasingazii kuti makwenzi avakakomberedzwa ndiwo mumamizi mavo mitombo. Kune vanoiziya, ngatiingwarire toishandisa, inoita kuti tisabatwa ngendenda inongouya-uya.

Mitombo yechivantu irinyore kuyiwona, ngekuti mizhinji yacho tinogara nayo mumamizi metinenge tiyigara. Ngatiyishandise, imweni kungotora mashakani kwakutotsenga tsenga, otorya, muntu chitenda chotopera kana choto dzvirirwa.

Tisazeza kushandisa mitombo yechianthu ngekuti inoshanda maningi ainazve chimweni chiyaiyo cheinokona kukonzera kana taishandisa kudai neyechiyungu inokwanisa kukonzera zvimweni zviyaiyo.

Tisakorera kuishandisa kana irimwo mundau mwedu mitombo yekudhaya. Ngatiishandise kana kuishandisa semuriwo kana kutoshandisa sechiro cheunokwanisa kuramba weitsenga zuwa ngezuwa mashakani acho. Kana dziri nzinde, tosta tokuya patinobika bota toisamwo tinopona.

Inoshanda mitombo yedu yechivanhu ngatirambe teishandisa ngekuti takabva nayo kudhaya nekudhaya nanyamashi takagwinya ngendaa yemitombo yataishandisa kudhaya.

Mitombo yechivanhu yakanaka maningi ngekuti ayinesi kuona ende inonyoreka paunenge waiona ngatirambe techiishandisa ngekuti aiemeri kuti munhu urware kwega kana kudziirira zvitenda zvinokone kukubata inokone kuzviita.

Mitombo yechinyakare mitombo yakanaka yambo ngekuti inodetsera kudzivirira zvimweni zvitenda zvinokana kukubata ngatirye mashakani ayo patinonga teyihamba kana kurya michero vana vemumbiti yemishango inoshanda kudzivirira zvitenda.

Mitombo yechivantu payakanakira iri peshe peshe kana mumamizi medu inenge irimo tinokwanisa kushandisa zuwa ngezuwa patinenge teidzisa mvura yekushamba tinokona kuisawo nemashakani tatopona ganda rinonaka zvakanaka.

Kudhayakwo zvitenda zvepabonde zvairapiwa ngemishonga yechivantu, mishonga yemishana yemene vaishandise mishonga yechivantu, vantu vechitomwa vechitopona nekutodetserana kuti zviro zvihambe ,mazuwano ichiri kungoshandazve mishonga yechivantu asi chinokosha kuziye mumbuti kuti unoshande chinyini tisashaishe kuishandisa inokuwadza.

Mbowa, guku, mutikiti zveshe izvi mishonga yetinorya teitozvirapa. Mishonga yechivantu iyi inokurudzirwa maningi kuti tirambe techiishandisa ngekuti inoderedze mikana yezvirwere mumiri yedu. Inoite kuti tirambe takagwinya zvitenda zvidoko doko zvechitiza mumiri.

Imweni mimbiti inenge itori mwimvuri mumamwizi mwedu kana mwetinotamba techiti mimbiti yekudzororera, tisingatoziyi kuti inenge itori mitombo. Pakazoitawo unoziya kukosha kwemumbutiwo munobva matoziya kuti mutombo uripamuzi penyu.

Kune mitombo inokone kushandiswa kune vanhu vanenge varashike ndhlondo, saka vanhu tisagare nevanhu vanenge vakarashike ndhlondo tichiti azvicharapiki, iriyo mitombo yakagadzirirwe izvozvo ndhlondo dzinopetuka muntu otanga patsva.

Mazuwa ano mitombo yekudhaya yotsiwa, kana kootsvakwa yonasirwa, yoiswawo mumabhokisi zvinoite mitombo yechingezi. Kana zvinanazi zvemene zvoshandiswa kuite mitombo kurape mi zvitenda zvakasiyana-siyana.

N'anga vantu vanodiwa mundau, ngekuti vanoziye mitombo yechivantu yakawanda, ngatipotere teihambire n;anga teiende kobhuyirwa zvokushandisa, vanokone kukupa guchu rounomwa zuwa ngezuwa kuti mwiri wako urambe wakagwinya usabatwa ngezvitenda zvingouya.

Michero yemene yatinorys zuwa ngezuwa itori mitombo inokona kutiraramisa kuti tipone nguwa yakareba kana kudzivirira zvitenda zvinokona kutibata . Mabhanana neimweni mitombo inoryiwa mashakani ngatiishandise zuwa ngezuwa tipone.

Zvinopano vantu votore mitombo yekudhaya vosima mumagaba mumamuzi, unonga utori nemitombo yako mugadheni mwako kana muberere yembatso yako warwara kuamba ekutovhuna wotoshandisa.

Vantu mazuwaano vakutora mitombo yekudhaya voinasira yoitawo mitombo yakatodzana neyechiyungu. Mitombo yakadai negavakava urikushandiswa maningi mazuwaano kurapa zvitenda zvakasiyana-siyana wanasirwa.

Gavakava mutombo unoshanda zvakawanda mundaramo yevantu. Mazuwa ano vakunasirwa mutombo vegavakava kuti ushandiswe mwakasiyana. Unokona kushandiswa semafuta unokona kushandiswa kuti vantu vageze ndiwo mazino kana kumwa zvitenda zvopera.

Imweni mitombo inorapa zvakawanda wanda kubudikidza ngezvitenda zvetinenge tiinazvo zvinodo kurapwa. Vamweni tinokono kutora maruva ayo tomakuya kuya totomwa kana kudzvora chitenda chotopera.

Mitombo yekudhaya yogadziriswa mazuva ano kuti iitewo ngate ndeyechiyungu yokuyiwa yonasirwe zvakanaka yoiswawo mumapepa yoiswawo zvipimo yotoiswawo muzvibhedheya vantu voguma votoinyorerwa kuti vaishandise.

Gavakava mutombo unoshandiswa kudzivirira kana kurape zvitenda zvakawanda mundaramo yevantu, unokozve kushandiswa kugadzire mafuta ekuti vantu vazore kuti vaite ganda rakanaka.

Kwaane sangano rakaema rega rinokurudzira kushandiswa kwemitombo yechivantu. Inokurudzira kuti mitombo igadzirwe kuite kuti vantu vakone kuitenga muzvitoro yakangwaririka zvakanaka inezvipimo.

Mitombo yechivantu mazuwano yotsetswa kuita kuti ikwanise kuiswawo muzvigaba kana kuitwe mapilizi opuwa kuvantu zvine chipimo.

Vamweni vanotora mutombo wechivantu vouhlanganisa nemvura iri mitombo yahlanganiswa yakawanda wanda yoiswe mumabhodhlera inenge yatova mitombo unokone kurapa chimweni chiro chimweni ndenda katipurutane teishandisa mutombo.

Ana mai ana baba ngatirambe teirya mashakani atagara teirya kubva kudhaya nekudhaya. Anodetsera kuti mwiri yedu irambe yakagwinya isabatwa nezvitenda, mikhuhlane inodarika nemundau mwedu.

Mazuva ano zvasiyana nekudhaya kudhaya taiamba kukuma mashakani kana kutsa nzinde dzemumbuti kwaakutomwa kugadzira maguchi kutematema zvitanda zvemumumbuti yotomwa mazuva ano mishonga yechiboyi iyoyo yogadxirwa zvakanaka yoiswawo muma. bhohleya yaanezvipimo zvekuti unosvikopuwawo ndidhokodheya kuti inosvika weishandisa sei.

Mitombo yaishandiswa kudhaya yaiba yashanda vantu vazhinji vaipona ndiyo vaitema mashakani kana kutse nzinde dzacho votomwa vamweni ndivo vaibhoilisa mashakani kwakufukira kana waite chirwere chakadai ngemutsarara.

Kudhaya vantu vaingotore mitombo yekudhayayo yemashakani votomwa. Kana kutse nzinde kwakutoise mumvura kwakutomwa kana kubhoirisa vantu vofukira. Asi mazuva ano ngechiyungu chadai ichi mishonga yechibhoi yogadziriswa yotsetsenurwa kuti ikwanise kushandiswa zvakanaka yane zvipimo.

Mitombo yechivantu yakasiyana-siyana imweni unongotora mapande awo kwaakutohamba weitsenga, wakadai ngemunguraurwe, unoite kuti muiri wemuntu urambe wakagwinya, usabatwe ngechitenda cheshe chinonga changouya mundau.

Iriyo mitombo yedu yechinyakare yataishandisa taingotore mashakani kwakufukira kana kutore mapande kwautsetsa kwakumatwa oita uswa uswa kwakumaisa kana mubota.

Ngatirambe teirwa muriwo wakadai ngemarepu. Muriwowo unoshanda maningi ngekuti utori mutombo ngekuti unoita kuti nyama dzedu dzirambe dzakagwinya tisangobatwa ngezvitenda zvakawanda.

Ukagume pamuzi pen'anga panenge paine mitombo yakasiyana-siyana. Unokone kutosvika weinongawo waunonga uchida, wotorya, unenge weitopona. Ngativahambire vantu vakadaro nekuti vanoponesa mundau, ndovanoziya mitombo.

Zvaiitwa ku dhaya na nyamashi zvichiri kungo itwa zveku tsvake mitombo yechi antu mushango vantu va chitondo isima muma muzi mawo vamweni vanobira mushango vei tsvake mitombo kuti vaende ko tengesa vechi ponesa vantu vanenge vechito rwara.

Mashakani akona anokona kudziswa muntu otomwa. Muntu unokonazve kutora mashakani omatswanya-tswanya kwakupukutira panenge pakakuvara kana pakatsva. Nzinde dzacho dzinokonazve kushandiswa kutwa dzoiswa kana mubota vakaite kunga huswa.

Kudhaya kushanda kwemitombo yekudhaya inofanirwe kuramba yeikarakadzirwa kuito kuti nevanonyamboteera sure kwedu mitomboyo isatamika irambe iriyo yeidetsera nevanonyazombouya.

Imweni mitombo yedu yekudhaya taikona kuitora kwakutoise mumbatso inodzu inodzinge zvimbutu kana utunga unokone kukonenzerese zvitenda koitazve michero mitombo yakanaka inorapa.

Mashakani emugwavha emene anokone kurapa zvirwere zvakadai ngebhipii kana chirwere cheshuga kuti idzakire mumuviri muntu usanyanye kurwadziwa ndicho. Ngatiishandise nguwa ngenguwa kuita kuti utano hwedu hurambe hwakanaka.

Vamweni tinorya magwavha tisingaziyi kuti tirikutozvirapa. Mutombo unoshanda maningi muchero vacho kana mashakani. Tinomabhoilisa mashakani emugwavha anokona kudzase chitenda cheshuga mumwiri mungazi mwedu.

Tinokona kutosima mitombo yekudhaya mumagadheni medu kuita kuti tionere padhuze teishandisa tinoshandisa nenguwa yatinoda patinenge taita utenda kana kungoshandisa kudzivirira utenda.

Tisarekera kuramba teirye mimbiti yatagara teirya yekudhayaa, inoite kuti miwiri yedu irambe yakagwinya isangobatwa nechitenda chega chega chinonga chauya mundau mwedu.

Kurya muriwo wakadai nemutikiti muriwo wakadai ngenyemba mashakani acho zvinodetsera maningi ngekuti zvinoshanda semutombo unorapa muntu kana echirwarara kana kudzivirira zvitenda.

Mitombo yechivantu yakasiyana siyana mizhinji yacho inoshanda kurapa zvitenda zvinoshanda zvakadai nechitenda cheshuga ngazi nechitenda chengazi chinorumba maningi.

Miti yakadai ngetsetso vazhinji vanoushandisa semuriwo kumakanyi vamweni vanotustira mugusha pakubika paya tinenge teitorya teiti tirikurye sadza nemuriwo tisingazivi kuti tinenge teitozvirapa. Ngatirambe teishandisa mimbiti iyi inoshanda.

Kune vanonase kuziya nezvemakomboti ngatinyase kumangwarira kana kutomarima mumagadheni edu kana mumamuzi medu ngekuti anodetsera maningi vanhu vazhinji vanomashandisa maningi avanyanyi kubatwa batwa ngezvirwere zviriyo mazuwa ana.

Tikaiona painenge iri mitombo yemushango ngatiishakurire, kana kuri kutezeya ngatiitezeye ngekuti upenyu. Miti inodetsera vantu vakawanda nevachazouya vana vachishandisa kana takona kungwarira.

Mashakani emibiti anokone kushanda kana muntu ukaziye mumbuti unoshanda pachitenda chaunenge unacho muntu unokone kumwe mashakani akona kana kutsenga tsenga weihamb anokone kuto kudetsera kurape chitenda kana kuti usakaisire kubatwa ngenhenda dzakasiyana siyana.

Kuti imweni mitombo tinonga tisingatoiziyi kuti mitombo tinongoona zvakarashwa kana zvakamera teindodarika zvimweni teindotema tisingaziyi kuti mitombo, ukaone muntu unokuronzera kuti uyu mutombo mungwarire mumbutiwo ngekuti upenyu.

Tinokone kumwa mashakani, tomadziisa totomwa kana kukuya nzinde dzacho dzatinenge tatsa totomwa toisa mubota teirya. Unoona utori mushonga unoite kuti zvirwere zvisanyanya kutibata bata.

Yakanaka kushandisa mitombo yechiantu ngekuti inorapa. Hainazve chimweni chitenda cheinokona kukonzera ngekuti haizi kugadzirwa zviyana zvokuti inoiswe imweni mitombo inochengetedze kuti isaora. Ngatiishandise mitombo yechivantu.

Ngatirumbe techiita zvatiita zvekushandise mitombo yedu yekudhaya yekuti yakatikudza ikatirera yakakura yakagwinya ngekuti taipuwe maguchu, teipuwe mashakani, teirya ngemichero yaibva pamutombo yekudhayayo.

Mitombo yechivantu vazhinji vanoisema veiti kwahi ngeyenyanga. Amweni vanoti tinoende kuchechi hatiiti zvechivantu. Kubeni ndoozvinodetsera maningi ngekuti zvirinyore kuona.

Ukaona ndau yenyu ikaita vantu vakawanda vanoita nezvemutombo yechivantu ndau iyoyo inevantu vakagwinya, vantu vemo havanyanyi kubatwa-batwa ngezvirwere nekuti vanozvidzivirira kuburikidza nekudye mitombo yechivantu.

Tinobonga vezveutano vakazoita unyanzvi hwekuti mishonga wechibhoyi ugadzirwewo sekugadzirwa sekugadzirwa kunoitwe wechingezi wopedze wongwarirwawo munongwaririka woitwazve zvipimo zvekuti vantu vaendewo kuzvebhedhlera vosvika vonyorerwe mitombo iyi votomwa.

Ndau yeChindau inozikanwa ngemitombo yechibhoyi, kubva kudhaya nekudhaya vasharuka vendau iyi vaishandise makwenzi aya kuzvirapa. Ashauruka izhinji mumamizi aigara nemaguchu, zvitumbu zvine mushonga wechibhoyi, yavaimwa zuva ngezuva, zvaiite kuti miri yavo irambe yakagwinya.

Zvinopamwe vanhu vachiri kungo shandise mutombo yekudhaya iyi inorape zvitenda zvakasiyana siyana, vasharukwa vaishandisa mitombo iyi semitombo yekurape mishana, mitombo yekurape kukwira kwengazi kana yohamba maningi munyama dzedu mitombo iyi inoshanda ngatiyishandise zvakanaka toingwarirazve mwetinogara.